Mukkeen walitti tuutta'anii jiran kun 'Shambaqoo' kan jedhamanidha. Gosti mukeen kanaa dhuka dhuka kan qabuu fi keessi isaa immoo qaawwaa kan qabudha. Qaawwaan muka kanaa meeshaa muuziqaa hafuuraa kan Ulullee jedhamu ta'uu ni danda’a.

Mana amantaa Ortodoksiitti amantoonni yeroo isaan dibaabee qabatanii waaqeeffachaa jiraniidha. Dibaabee halluu diimaa akkasumallee halluun magaalli jira. Mucaan tokko Fannoo baatee dhaabbachaa jira. Kan argamaa jiru kun mana amantaa Ortodoksii biyya eessaatti?

Wanti kun gosa nyaataa namoonni daandii irratti yeroo galgala daandiirra adeeman waliin nyaatan akkasumas nyaata gatiin isaa rakasa garuu bu'a qabeessa ta'e kanneen akka saambusaa fa'aa ittiin hojjachuuf oola. Akkuma argamu dibata adda addaatiin nyaatama.

Guggee yookiin makoodiiwwan lama wal maddii dhaabbatanii jiru. Guggee yookiin makoodiin gosoota allaatti samii keessa balali'uu danda'aniiti. Guggeen lachuu baallee burree fi garaa jalli adiidha. Guggeen lachuu kallattii tokkotti ilaalaa jiru .

Dhugaatiin Biiraa Habashaa jedhamu uummata biyya kana keessatti fayyadamoo oomisha kanaa ta'an biratti jaalatamummaa guddaa qaba. Sababni isaas mi'aa dhugaatichaa irra darbee oomishicha akka qabeenya dhuunfaa isaaniitti itti fayyadamu. Kunis kan ta'uu danda'eef maqaa isaa irraa ka'eetudha.

Loogoon dhaabbata bakka kan bu'uu fi waa'ee dhaabbata bakka bu'e sanaa gad fageessee kan ibsudha. Loogoon Kun dhaabbata misoomaa guddicha bakka buusanii namootni hin beekne illee salphumatti akka beekan kan gargaarudha.

meeshaa mana keenya keessatti yookaan bakka hojii keenyaa keessatti itti fayyadamnu meeshaa maqaan isaa saafaa yookaan baaldii jedhamuun beekkamudha. kunis bishaan itti kuufachuuf akkasumas bukoo itti bukeeffachuuf kan nu tajaajiludha.

Kantiibaan magaalaa guddittii Itoophiyaa, Finfinnee yeroo ammaa kana Aadde Adaanechi Abeebee yoo taatu, haara'umsa magaalaa kanaaf ta'u baay'ee hojjetanii kan jiranidha. Adaanechi miidiyaa Hawaasaa irratti luba kaatilikii tokko waliin argamu.

Orimiyaan waggaa waggaadhaan miidhagdoota dorgomsiisee isaan keessaa nama mo'ate miidhagduu Oromiyaa bara kanaa jedhee muuda. Namni kun gaheen ishee bara hojii ishee keessatti bakkeewwan hawwata Turiizimii naannoon kun qabdu beeksisuudhaan galii biyya kanaa gama sanaan jiru dabaluu irratti hojjetti.

Dhugaatiin kun dhugaatii alkoolii maqaan isaa daankiraa jedhamu yoo ta'u kan inni oomishamu biyya Itiyoophiyaa keessattidha. Dhugaatin kun alkoolii waan of keessaa qabuf baayyisanii dhuguun qaama namaa irratti miidhaa geessisuu danda'a.

Qonnaan bultoonni keenya yeroo midhaan calleessan qilleensi hinjiru taanaan akka isaan barbaadanitti hin ta'ufi. Kanaaf kallattii qilleensaa ilaallattanii calleessuun dirqama itti ta'a. Kanaaf rakkoo isaanii kana furuudhaaf meeshaan midhaan calleessu baay'inaan hojjetamee qonnaan bultoota bira yooga'e gaarii ta'a.

Qullubbii adiifi nyaata bulleeffamee nyaatamu baay'een isaa meeshaa addaa ittiin hojjetamu qaba. Meeshaan kun sibiila irraa kan hojjetamu waanta ta'eef akka salphaatti itti fayyadamuudhaaf fayyada. Kanaaf warreen mana nyaataa banatanii hojjetan baay'inaan dhimma itti ba'u.

Addunyaan yeroo ammaa ayyaanota hedduu kabajuudhaan beekamti. Ayyaanota kanneen keessaa ayyaana Harree kaasuun nidanda'am. Waggaa keessaa guyyaan tokko kan isaaniiti. Gaafa kana leellifannaa guddaatu biyyoota hunda irraa isheedhaaf taasifamaa oola. Kanaaf Harreedhaaf kabaja isheedhaaf malu kennuufii qabna.

Meeshaan kun meeshaa ammayyaa kan ija bunaa akkaawwame daakuuf fayyaduudha. Meeshaan kun annisaa 'elektirikii' fayyadamee hojjeta. Meeshaa kana keessa bunni halluun isaa gurraacha cululuqaa ta'e itti naqamee jira. Meeshaan kun halluu gosa lama ofi irraa qaba.

Kun buufata konkolaataati. Buufatni konkolaataa kun baay'ee bal'aafi konkolaataa hedduu qabaachuu kan danda'udha. Konkolaataawwan boca wal fakkaataa qabaniifi halluu garaa garaa qaban hedduutu keessatti argama. Namoonni muraasnis buufata kan keessatti argamu.

' Waldaa Kiristaanaa Warra Wangeelaa Makaana Iyyasuus Itiyoophiyaa Sadarkaa Salaalee fi Naannoo Isheetti waldaa Mahaal Fiichee .' Jedhu baayinarii irrattii barreeffamee argama. Baayinarii fannifamee jiru jalaan balballi qorqoorroo ni argama.

Kun suur-sagalee beeksisa Kolleejjii Niw Viizyinii kan miidiyaa hawaasaa tiiktookii irratti maxxanfamee jiruudha. Suur-sagaleen kun wanta boca mukaatiin hojjetame kan kitaabonni garaa garaa damee mukichaa irra naqamanii jiran ofirraa qaba.

Saapettaan kun kan hojii ittiin hojjechuuf kan dhala namaa tajaajiluudha. dhalli namaa haala jiruu fi jireenya isaa mo'ateera jiraachuu hojii addaa addaa hojjetee jiraata. hojiin kun ammoo lafa soquudha. dhalli namaa saquuf immoo sapettaa ykn gasoo fayyadama.

Geejjiba nama dhuunfaa kan maqaan isaa Dhokkodhokkee jedhamtuudha. Geejjibni kun nama lamaa hanga sadii baattee ariitii guddaan lama dheeraa yeroo gabaabaa keessatti deemuu dandeessi. Geejjibni kun naannoo gamoo fuulleen isaa halluu cuquliisa qabu dhaabbachaa jira.

Namoonni kun muka wayii jalatti walitti qabamanii kan jiranidha. akkasuma illee namoonni kun baay'inaan kan argamanidha. mukni namoonni kun jalatti walitti qabamanii jiran kun baay' ee guddaaf damee kan qabudha. muka kana irra namoonni yaabbatanii kan jiraniidha.

Namoonni TV irratti oduu himan yeroo hunda ofeeggannoo guddaa qabaachuu qabu. Sababni isaas akka addunyaatti namoota baay'eedhaan waanta daawwatamaniif qulqullina uffannaa isaaniifi haala dubbii isaanii ofeeggannoo cimaadhaan dabaalanii Sagantaa isaanii dhiyeeffachuu qabu.

Shamarreen dheertuun magaalli lookoon takka uffata aadaa uummata Walaayittaa uffatte qe'ee baadiyyaa keessa dhaabbachaa jirti. Rifeensi mataa ishee dugda ishee irra looyee hudduu bira ga'a. Jalaan wandaboo adii uffattee jirti.

Meeshaa elektirooniksi kan waraqaa barreefamee jiru baayisuuf yookaan ammoo akkuma jirutti waraqaa biraa irratti maxxansuuf nu gargaaru argaa kan jirrudha. Meeshaan kun kan inni taa'ee jiru teesso irra yoo ta'u, mana hojii baayyee keessatti kan tajaajiludha.

Suuraan armaan olii kun immoo kan inni nutti argisiisaa jiru bakka buufata konkolaataa garaa garaa yoo ta'u, namoonni meeshaa isaanii itti fe'atanii kan socho'ani dha. Konkolaataan mul'atu kun qorqoorroo fe'achaa jira.

Oomisha kilaasteraa jechuun biqilootni yookiin midhaan dheedhii bifa wal fakkaataa qaban yeroo isaan toora tokko yookaan kallattii tokko irra qabachuun facaafaman jechuudha. Isaanis fayidaan isaanii sassaabuufis ta'ee, qorannoo addaa addaatiif baayyee mijatoodha.

Namoonni baayeen bakka tokkotti wal gahaanii yeroo jiran akkasuma illee namoonni achi jiran kunneen baayinaan alaabaa itoophiyaa baatanii kan jiranii fi akkasuma illee namni tokko immoo waltajjii gubbaarra dhaabatee yeroo harkaa raasaa jiru agarsiisa.

Namichi kun mana dubbisa kitaabaa keessa dhaabbatee kitaaba ilaalaa jira. Mana dubbisa kitaaba kana keessa kitaaba hedduutu jira. Kitaabni kun kitaaba gosa addaa addaatu jira. Manni kitaabni kun iddoo namoonni addaa addaa kitaaba dubbisuudhaan beekumsa irraa argataniidha.

Kunneen bineensota bosona keessa jiraataniidha. Garee tokko taa'anii walii wajjin dirree irra deemaa jira. Hundi isaanii gaanfa qabu. Bakki isaan jiran kun naannoo gammoojjiiti. Biqiloonni guguddoon hin jiran. Margaafi biqiltoota hongee damdamachuu danda'antu jira.

Kuni mana kitaabaa ummata biyya keenyati. Namni kamuu asitti dubbisu mirga guutuu kanqabuudha. Kan dhaloota boruuti yoo itti kan fayyadaman taate. Itti fayyadamuun gahe keenya mara. Qabeenya qabnu sirnaan itti haa fayyadamnu.

Akka aadaatti wantoota dhangala'oo adda addaa kuusuuf kan itti fayyadamnu kan akka qabee yookaan kan bishaan hin yaafnedha. Innis dandeettii waa qabachuu qabaachuu qaba. Buqqeen fa'aa haala addaatiin kana hojjachuuf ni oola

mucayyoo dubaraa siiqqee qabattee dhaabbachaa jirtu argaa jirra. mucayyoon kun uffataa aadaa oromoo kan godina arsii uffattee kan jirtuufi faalaalee gara garaa hidhattee kan jirtudha. faayi isheen hidhattee jirtu kunis callee irraa kan hojjatamedha.

Manni yaalaa, bakka itti dhukkubsataan yaalamuu fi itti fayyu, yemmuu ta'u innis hawaasa dhibee addaa addaan qabamee faalame qorichoota fayyaa dhiheessuu fi rakkoo gama qorannoo fayyaan jiru kan itt hordofanidha.

Sireen mukaa fi kafana lallaafaa irraa hojjatame gurguraaf qophaa'ee jira . Sireewwan hojjatamanii goolabaman tarree galanii jiru. Manni sireen keessa taa'ee jiru mana qorqoorroo irraa hojjatame . Baaxiin manaa mukkeen irraa kan ijaarameedha.

Magaalaan bakka jireenyaaf mijattuudha. Haalli ijaarsa kutaa magaalaa kan baadiyyaa irraa adda kan ta'ee fi waantonni ijaaraman marti seeraa fi naamusa mataa isaanii kan qabanidha. Magaalli Kun yeroo halkan ibsaan ifee jiru suurri ishee waraabame.

Kitaaba mata dureen isaa "du'umti haa du'u" jedhu. Kitaabni bu'aa yaadaa fi copha qalamaa irraa walitti qabamee akka yaada dubbistootaa irraan dhiibbaa gahuu danda'uutti kan dhiyaatudha. Barreessaanis bu'aa bahii fi dadhabbii yeroo dheeraa booda kan maxxansiisudha.

Manoota baayyinaan argaman kan magaalaa xiqqoo keessatti argamanidha. Manoonni kunneen ammoo baayyee kan dullooman yookaan moofa'anidha. Namoonni ammoo naannoo manoota kanaa keessatti kan argaman yoo ta'an gariin isaanii meeshaa baataniit keessa deemaa jiru.

Qaruuraawwan sadii toora galanii waliin dhaabbachaa jiraniidha. Qaruuraan kunneen halluu magariisa, keelloo fi diimaa morma isaa irraa qaba. Akkasumallee cinaacha qaruuraa kanaa irra suuraan namaa halluu adda addaan bocamee jira.

Irreecha kabajuun aadaa uummata oromoo bara durii kaasee ture ammas gara fuulduraattis kan itti fufudha. Uummanni oromoo aadaa kana naannoo lagaa yookaan tulluu deemuunkabajata. Irreecha kabajuun maal fayyada jettee yaaddaa?

Kopheen kun baay'ee kan bareeduu fi baay'ee kan miidhagina kan qabuudha. kophee kun har'aa kan tahe fi akka warshaadhaa oomishamee baheetti jira malee namni kaawwatee beeku hin jiru. kophee kun kophee dhiirri kaawwatudha. kopheen kun bifti isaa gurraacha culuqaa kan taheedha.

Biyya keenya Itoophiyaa keessatti ayyaanonni naannoo laggeenii irratti kabajaman hedduminaan ni argamu. Isaanis uffannaa kan halluun isaa adii ta'ee fi gaarii jedhamu uffachuun ganama ganama bakka sanatti argamu. Iddoo kanattis ni waaqeffatu

Dorgommiin fiigicha biyya keenya Itoophiyaa keessatti seenaa fi beekamtii kan qabudha. Dhalattoonni biyya keenyaa sadarkaa addunyaatti badhaasotaa fi maqaa biyya keenyaa waamsisaa kanneen turan keessaa Abbabaan Biqilaa nama isa duraati.

Konkolaataa guddaa kan nama fe'uun bakkaa bakkatti dededdeebisuuf nu gargaaru geejjiba ammayyaa keessaa tokko kan ta'e argaa jirra. Innis halluu gosa gara garaa kan qabudha. Konkolaataa kunis baayyinaan tartiiba galee dhaabbachaa kan jirudha.

Suuraan kun kan inni ibsu namoota lammii Itoophiyaa ta'an, jan biyya jaalatan, tokkumnaa isaanii ibsan, alaabaa biyyaa qabatanii dhaabatanidha. Duubni isaanii alaabaa guddaa kan qabuu fi biqiltuu magariisaan jan uwwifamedha.

Ministeerri muummee iitoophiyaan yeroo Amma doktar abiy ahimad yommuu ta'u dooktari abiy ahimed erga aangoo qabatanii booddee jijjiirama baay'ee biyya keenya irratti fidaniiru. Ministeerri muummee abiy ahimed bara kam aangoo qabatanii?

Kun gosa kophee dubartoonni kaa'atan yoo ta'u, miilli mirgaa fi bitaa lamaanuu wal cina kaa'amee jira. Kopheen kun bifa daalacha ta'e kan qabuudha. Karaa koomee isaatii olka'iinsa kan qabuudha. Karaa duubaan abaaboo magariisatu jira.

Iddoo amma argamaa jiru kun iddoo bashannaa kan namoonni hedduun yeroo barbaadan sammuu isaanii keessatti bashannansiisaniidha. iddoon kun iddoo beekamaa mana nyaataa kan taheedha. akkasumallee iddoo kanatti biqilaa abaaboo addaa addaa qabu kan keessatti argamaa jiruudha.

Inni suuraa irratti muldhatu kun poolisiidha. poolisiin kun namoota hiriiratti galchee oofaa jira. Akkuma beekkamu faayidaan poolisii baayyeedha. Isaan keessaa muraasni nageenya biyya eegsisuu keessatti gaheen poolisii baayyee olaanaadha jechuun ni danda'ama.

Suuraa kana irratti kan agarru gosoota kuduraalee fi muduraalee kanneen akka maangoo, paappayyaa, loomii, muuzii, burtukaanaa fi kanneen birooti. Kuduraalee fi muduraalee kun hunduu qaama namaaf baayyee barbaachisoo kan ta'aanidha.

Teessuma nama tokkee lama kan wal cina taa'aa jiruudha. Teessumni kunneen gosa teessuma aadaa kan dur abboonni keenya itti fayyadamaa turaniidha. Hirkoon teessuma kanaa baay'ee ol dheeraa yoo ta'u fiixee isaa irraa boca fakkii namaa qaba.

Dibanni Baaziliinii jedhamu uummata biyya kanaa biratti iddoo guddaa qaba. Sababni isaas akkuma faayidaa guddaa qabu biyya kana keessa edda seenee baay'ee bubbuleera waanta ta'eef uummata biratti barameera. Dhiyeessiin isaas bifa baay'ee waanta qabuuf gabaa keessatti dafee gurgurama.

namoota lama ta'anii taa'aa jiran argaa jirra. namoonni kunneenis namoota uummata oromoo biratti jaallatamoo ta'anii fi namoota siyaasaan beekkamoodha. isaani obbo Jawaar mohammed xiinxalaa siyaasaa beekkamaa fi obbo Dajanee gaazexeessaa beekkamaadha. obbo Jawaar bilbila haasa'a kan jiranidha.

Dubartoota ulee siinqee qabatanii uffata aadaa uummata Oromoo Gujii uffatanii dhaabbachaa jiraniidha. Dubartoonni kunneen mormaa fi mataa isaanii irraa callee halluu add addaa qabu godhatanii jiru. Dubartoota kana keessaa isheen tokko mataa ishee irra meeshaa aadaa kaawwattee jirti.

Iddoo kanatti wanti nuti argaa jirru kun nyaataa bareedaa fi miidhagaa kan baay'ee nama hawwisiisuudha. nyaanni kun ittoo dooniin hojjetame jira. akkasumas nyaanni kun nyaata buddeen xaafiin ykn buddeen adii tahee kan namatti toluudha.

Iddoo gabaa kana gosoota kuduraalee fi muduraalee garaa garaa kanneen akka burtukaana, muuzii, avokaadoo, maangoo, paappayyaa fi kanneen birootu gurgurtaaf qophaa'ee jira. faayidaan kuduraalee fi muduraaleen kunneen qaama keenyaf qaban maalidha?

Barattoonni oolmaa daa'immanii keessatti baratan barnoota isaanii barachuudhaan alatti yeroo boqonnaa isaanii hiriyoota isaanii waliin achumatti taphachaa oolu. Kun immoo sammuu isaaniitiif baay'ee gaarii waanta ta'eef barnoota isaaniitti ciccimoo akka isaan ta'an gargaareera.

Manneen baadiyyaa keessaa jireenya baay'ee namatti tolu. Akka jiraatan kan taasisu naannoo jireenyaaf mijataa ta'ee kan mukkeenii fi wantoota uumamaan kan guutamedha. Keessumaa naannoo manneen kanaa jiraachuun baay'ee namatti tola.

Dargaggeessi kun aartistii yeroo dhihoo keessatti uummata Oromoo biratti beekamtii argatan keessaa tokko yoo ta'u, maqaan isaa Aartist Dinqisaa Dabalaa jedhama. Aartist Dinqisaan uffata aadaa naannoo Shawaatti beekamu uffatee weellisaa jira.

Meeshaa dhugaatiin keessa taa'u argaa jirra . Meeshaan kunis dhugaatii aalkoolii of keessaa qabu kan maqaan isaa biiraa beddellee jedhamuun beekkamudha. Dhugaatiin biiraa beddellee kun kan nama mcheessuun beekkamu dha.

Bakka kanatti kan argaa jirru kun namicha siidaan isaa farda yaabee jiruu argina. Fardi kunis kottee duraan olkahee, miilla boodaan dhaabbatee jira. Kan inni irra dhaabbachaa jirus mana wayiirra bakka kana mukeetii magariisa argina.

suuraa kana irratti kan agarru barjaa barreeffama afaan oromoo giddu gala aadaa oromoo salaalee kan jedhudha. barjaa kana jala konkolaatan halluu adii qabu dhaabbatee jira. Barreeffamni barjaa kana irra jiru halluu cuquliisa, magariisa fi diimaa qaba.

Suuraa kana irratti kan argamu nama uffata aadaa uffatee akkasumas bilbila isaa ilaalaa suuraa ka'ee jiruu dh. Innis dhaabbatee kan jiruu ,bifaan diimaa kan ta'ee fi uffanni isaas adii kan ta'ee dha.

Namoonni kun nyaataa nyaachaa jiru sadanuun isaanii bishaan of biraa qabu akkasumallee sadanuun isaanii diddiimoo ykn babbareedoodha. Isaan keessaa inni tokko buddeen fuudhee Afaan kaawwachaa jira warri kan ammoo maaddii keessa harka kaa'anii fudhachaa jiru. Namoonni kun sadan eenyuu jedhamu

Haada yookaan tushaa waantoota hidhuuf ooluudha. Tushaan Kun, kuun halluu cuquliisa kuun immoo halluu keelloo qaba. Tushaan loon ittiin hidhuuf Kan nu tajaajiluudha akkasumas dallaa yemmuu ijaarru dagalee ittiin hidhuuf nu fayyada.

Suuraa kana irratti kan agarru loogoo boca geengoo ta'ee barreeffama afaan oromoo biiroo bishaanii fi inarjii oromiyaa jedhu of irraa qaba. Loogoon kun gidduu isaa irraa muka odaa of irraa qaba.

Weelleewwanii fi sirboonni walaloo ergaa hawaasa sirbamuuf sanaa dabarsuuf gahee olaanaa kan qabudha. Weellistootni keenya yeroo ammaa kana sadarkaa guddina aadaa fi eenyummaa hawaasa Oromoo karaa sirbaan adunyaatti beeksisaa kan jiranidha.

Fakkii kana irratti kan argamu gosoota geejjibaa keessaa baajaajii fi doadoqqee yammuu ta'an; isaannis walitti kuufamanii kan jiranii fi tiraafkni immoo dura bajaajii fi doqdoqqee kanaatti kan argamu ta'uu fakkii agarsiisuu dha.

Mana nyaataa jechuun, bakka gosoonni nyaataa biqiloota irraa qophaa'anii fi Bineeldota irraa qophaa'an iddoo tokkotti itti argamanidha. Manni nyaataa nyaatota kanneen akka raafuu, timaatima, fi buddeena fa'aa kan gurguranidha maallaqatti sharafanidha.

Haati daa'ima isheetiif dahoodha. Kana jechuun yeroo ulfaa irrraa kaasee hanga deessee guddifattuttuu kunuunsi ishee addaan kan citu miti. Kanuma irraa ka'uudhaan daa'immanis haadha isaanii baay'ee jaalatu. Jaalalli kun immoo kan yeroodhaan daanga'u itoo hintaane yeroodhuma hundadha.

Meeshaan qilleensarra balali'aa jiru kun, xiyyaaradha? Xiyyaarri meeshaa ammayyaa tajaajila geejibaa qilleensa irraa kennu yoo ta'u, ariifataa fi meeshaalee sasalphoo fi namoota geejibuuf oola. Xiyyaarri balalii kun, qabeenyummaan isaa kan biyya kamiiti?

Meeshaan kun meeshaa barreefamaa yoo ta'u, maqaan isaa dabtara jedhamuun beekama. Dabtarri kun waraqaa haguuggii qabu yoo ta'u, daa'imman akka irratti yaalii godhaniif kan qophaa'ee biiroo barnoota magaalaa Finfinneetiin manneen barnootaatiif kan kennamee dha.

Baadiyyaan naannoo namoonni lafa qotatanii loon horsiifatanii jiraatu. Jireenya isaanii kana keessatti maatiin hundi qooda isaa bahachuudhaan wal utubanii jiraatu. Kana jechuun immoo fakkeenyaaf ijoollee irraa ka'ee loon tiksuudhaan gahee isaanii bahatu. Kun immoo durii kaasee hanga har'aatti aadeffatamee waanta jirudha.

Biyyi keenya yeroo jiran qofa itoo hintaane ennaa du'anis sirna awwaalchaa ittiin walgaggeessitu qabdi. Kunimmoo akka aadaatti boo'aa walgaggeessu. Isa du'e sana sirna kabajamaa ta'een geessanii awwaalu. Maatii jalaa boqote sanaafis jajjabina hawwaa bira dhaabbatu. Sirni awwaalcha naannoo keessaniiwoo maalfakkaata?

Abiddi voolkaanoo lafa keessaa ol danfaa jira. Maddi voolkaanoon keessa lafaa yemmuu ta'u innis dhagaa hoo'ina guddaan baqetu ol yaa'aa. Naannoo voolkaanoon muudatutti dirra lafaa irratti miidhaa guddaa geessisuu danda'a.

kun ammoo aasxaadha. aasxaan kunis aasxaa mana murtii olaanaa godina booranaa kan agarsiisudha. innis gidduu isaa irraa muka guddaa kan maqaan isaa Odaa jedhamu argaa kan jirrudha. akkasumas mallattoo madaalaa argaa kan jirrudha.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa meeshaa madaala hangaa kan namni yeroo hanga isaa madaalamuu fedhu irra dhaabbachuun safaramudha. Kunis kiiloo safare sana iskiriinii gubbaa mul'atu sana irratti agarsiisa.

baarii fi reesturaanti argaa jirra . innis mana nyaataafi dhugaatiilee gara garaa kan keessatti kan gurguramanidha. reesturaantiin kun dallaan isaa biqiltoota gosa gara garaan kan uwwifamee jiruufi baayyee midhagaa ta'edha.

Suuraa miidiyaa hawaasummaa kan dhuunfaati. Miidiyaan kun maqaan isaa 'Teelegiraamii' kan jedhamuudha. Asxaan miidiyaa kanaa geengoo keessoo isaatii dacha'aa waraqaa halluu adii qabuudha. Duubi miidiyaa kanaa halluu cuquliisa kan qabuudha.

Kun timaatimii bilchaatee, diimatee gurgurtaadhaaf qopheeffamee jiruudha. Timaatimiin kun waan ittiin baatamu kan muka irraa hojjetame keessatti naqamee lafa kaa'ame jira. Namoonni garaa naannoo bakka timaatimiin kun kaa'amee jiruu dhaabbatanii jiru.

Teessoon biiroo keessatti taa'umsaaf tajaajilu gurraachi minjaalaa maddii dhaabatee jira. Minjaalli meeshaalee adda addaa jala kaawwatanii fi biiroo keessatti irratti barreessuuf gargaaru balbala irra kaa'amee jira. Minjaalli muka diriiraa bal'aa irraa tolfama.

Fakkii namoota hedduu walitti baayyatanii uffata adii uffatanii dhaabbachaa jiraniidha. Namoonni kunneen dhiiraa fi dubartoota yoo ta'aan warreen dubartootaa shaashii adii mataatti hidhatanii kan jiran yoo ta'u dhiirri tokkos shaashii adii hidhatee jira.

Kun gonfoo mataa namaatti kaawwatamuu dha. Gonfoon kun uffata halluu gurraacha qabu irraa kan hojjatame yoo ta'u, walakkaa isaa irratti barreeffama Oromoo jedhuu haalluu diimaan barreeffame fi fakkii muka odaas of irraa qaba.

Kompiiatara yookaan gosa kompiitaraa kan ta'e laappitooppii ajajnee kallattii barbaanetti fudhachuun qaamni kompiitaraa xiqqoo taatee fi boca hantuutaa fakkaattu kam maawusii jedhamtu ni jirti. Innis waan akka xiyyaa keessaa ajaja. Maawussii akkamiin to'annaa?

Buufata doonii jechuun bakka sarara daldalaa beekamaa addunyaa keenyaa kanatti. Biyyoonni edoola mataa isaanii qaban, biyyoota sarara daldalaa akka gaariitti argatanii fi oomishaalee isaanii salphumatti karaa sana gara biyyoota alaatti ergachuu danda'anidha.

Suuraa abaaboo bareedduu kan daraaraan ishee halluu diimaa qabdutu argamaa jira. Abaaboon kun baalli isaa magariisa yoo ta'u daraaraan isaa diimaadha. Abaaboon kun suuraan isaa miidiyaa hawasummaa irraa citee ba'e.

suuraa kanarraa kan agarru namoota dhiiraa lama kanneen lamaan isaanii fuullee ijaa godhatanii uffata kaakii wal fakkaatu wayii uffatanii jiranii fi wal hammatanii jiranidha. Lamaan keessaa inni tokko bishaan harkatti qabatee jira.

Saanduqa filannoo argaa jirra. Namoonni yeroo filannoon biyyaalessaa jiru gara buufata filannoo yookaan gara saanduqni kun jiru deemuun namoota nu bulcha jedhanii itti amanan filachuun erga filatanii bu'aa filannoo isaanii sana saanduqa keessa kan buusanidha.

Konkolaataa meeshaa waraanaa jajjabaa baatee deemuudha. Konkolaataan kun ofuma isaa illee gosa konkolaataa waraanaa yemmuu ta'u meeshaalee namni harkaan baatee dhukaasuu hin dandeenye dhukaasuuf gargaara. Konkolaataa kana irra alaabaa Itiyoopiyaatu jira.

Suuraa kanarratti kan argamu qaaama mana kan ta'e yoo mannii fooqii ta'e irra deemani gara fooqii isa gubbaatti bahuuf kan tajaajilu akkasumas illee foooqii sanarra ittin bu'uf kan tajaajiludha jechuudha.

Bineensi kun ammoo gosoota bineensota bosonaa keessaa tokko yoo ta'u innis maqaan isaa qeerransa jedhamuun kan beekkamudha. qeerransi kun kan inni jiraatu waashaa yookaan ammoo bosona keessadha. innis halluu buburree kan qabudha.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, suura baaburaa fi daandii baaburaat. Baaburri kun haalluu adii, magariisa fi gurraacha kan qabu yoo ta'u, daandii isaa irra adeemaa jira. Baaburri kun hamman xiqqoo yoo ta'u, cinaa isaattis daandiin konkolaataa asfaaltii ni jira.

Kun Qullubbii diimaa jedhama. Ittoo miyeessuf fayyada. haalli omisha isaa waqtii gannaarra bona ni mijata. Bakki irratti omishamuus bakka tokko tokkotti madabi jedhame waamama. haaluma kanan omisha isa irratti kunuunsa godhamufi qaban 1_bishaan gaha obaasu 2_arama akka hin godhanne to'achuu

Gosni nyaataa kun kuduraa fi muduraa kan taa'aan tahee biqiloota gosa nyaataa garaagaraa irraa kan hojjetaman tahee vitaamiinii gosa garaagaraa kan qabuudha. baay'ee nyaata filatamaadha akkasumallee dhibee adda addaa namarraa ittisuuf kan gargaarudha. nyaanni gosa adda addaa kun biyya eessaatti argama

Ministeerri muummee Itoophiyaa doktar Abiyyi Ahmad biyyoota adda addaa waliin hariiroo lameenii baay'ee cimsaa jira. Bulchitoonni biyyoota garaagaraas dhufanii hariiroo kanaaf jecha Itoophiyaa keessatti marii ni taasisu. Yeroo kana miidiyaan immoo ni tamsaasa.

Biyyi keenya akka addunyaatti biyya amantaa Islaamaa ofitti fudhachuudhaan lammiilee ishee hedduudhaan waaqeffachaa jirtudha. Akka yaadannoo dhufaatii amantaa kanaattis jalqaba irratti ari'atama abbootii amantaa kanaa hordofee Itoophiyaan seenaa guddaa qabdi jedhamee kaafama.

Meeshaan qaama miidhamtootaaf yaadamee hojjetame hedduutu jira. Isaan keessaa Wiilcherii kan jedhamu fayyadamtootaaf baay'ee mijataadha. Meeshaan kun qarshii hedduudhaan kan gurguramu ta'uun isaa immoo namoonni baay'een akka itti hinfayyadamne taasiseera. Kanaaf qaamni dhimmi isaa ilaallatu irratti hojjechuu kan qabudha.

Oomishni midhaanii, oomisha dhalli namaa yookiin Qotee bultoonni roba gannaa yookiin jallisiitti gargaaramuun oomisha midhaan gosa adda addaa kanneen akka; boqqolloo, garbuu, shumburaa, gaayyoo, xaafii, qamadii, misira, boloqqeefi kanneen biroo itti oomishamiidha.

Gabaan bakka itti wal argaa namoota waa gurguranii fi walirraa bitan yemmuu ta'u, innis baayyinaan naannoo magaalaa keessatti kan adeemsifamudha. Bakka gabaa kanatti waantonni akka biqiltoota, Bineeldota garaagaraa dhihaachuun kan gurguramanidha.

Bakki kun, magaalaa ijaarsi garaa garaa kan akka gamoo fi daandii asfaaltii akkasumas daandiin cirrachaa keessatti hojjatamaa jiruu dha. Magaalaa kana keessatti gamoowwan hedduu akkasumas biqiloonni muraasni ni jiru. Magaalaonni Itoophiyaa hedduun ijaarsa kooridarii adeemsisaa jiru.

Biyya keenya Itoophiyaan, biyya hordoftoota amantaa gosa addaa addaa qabdudha. Akkuma garaagarummaa qabdu, haala aadaa waaqeffannaa illee garaagarummaa kan qabanidha. Warreen kaan ala yookaan immoo manaan ala dhaabbatanii kan waaqessanidha.

Namoonni kun arfan taa'anii waliin marii geggeessa jiru. Namoonni arfan kun gamaa fi gamana taa'aa kan jiraniidha. namoota arfan kana keessaa namoonni lama ta'anii teessuma irratti waa barreessaa jiru. namoonni namoota diddiimoo kan ta'aniidha

Lukkuun goso allaattiitti lakkaa'amtuyyuu kan namatti madaqxee nama faana jiraattudha. Kun immoo dhala namaatiif faayidaa guddaa kennuu danda'eera. Kana jechuun namoonni Lukkuu kana horsiisan Buuphaa isheefi ilmoo ishee irraa bu'aalee hedduu argachuu danda'aniiru. Kana jechuun Foon ishees soorrata namaaf ta'uu danda'eera.

Xiyyaarri gosa geejjiba qilleensarraa keessaa tokko ta'ee, fageenya dheeraa sa'aatii muraasatti kan deemudha. Balaa xiyyaararra gahu akka geejjiboota biroo xiqqaadha. Xiyyaarri irra caala imala fageenya qabu, kan biyya tokkorra gara biyya biraatti taasifamuuf gargaara.

Asxaan kun, kan daandii qilleensa Itoophiyaati. Daandiin qilleensaa Itoophiyaa daandii qilleensaa guddaa Afriikaa yoo ta'u, waggaatti maamiltoota hedduu kan geejibsiisuu fi galii guddaa galchuu dha. Asxaan kun, haalluuwwan alaabaa Itoophiyaa sadan magariisa, keelloo fi diimaa irraa hojjatame.

Ispoortiin sochii qaamaa dhalli namaa guyyaa guyyaan dirree irratti taasisu yookiin godhuudha. Sochiin kunis kan godhamuuf, dhalli namaa fayyummaa isaa yookiin jabeenya qaama isaa argachuuf kan godhaniidha. Gosa ispoortii keessaa inni tokko dorgommii kubbaa milaati.

Namoota baayyatanii dhaabbachaa jiran yoo ta'an namoonni kunis namoota uffata aadaa oromoo kan godina gara garaa uffatanii jiranidha. Isaanis ayyaana guddaa, ayyaana hortee kuush biratti leellifamu ayyaana Irreecha kabajuuf walitti qabamanii kan jiranidha.

Gaafa irreechaa namni sadarkaa umurii ijoollummaa irra jiru irraa kaasee hanga jaarsaafi Jaartiitti achitti yaa'anii uumaa isaanii galateeffachaa gara fuulduraatiifis kadhatatanii deebi'anii galu. Kun immoo namoota baay'eedhaan akka jaalatamu isa taasisuu danda'eera.

Suuraa kanarraa kan agarru gosa biqilaa xiqqaa ta'ee kan naannootti marguu fi akka aramaatti lakkaa'amudha. Kunis Biqilaa baalli isaa gosa qaaraa suuyyaa jedhamu fakkaatuu fi halluun ababaa isaa gar keellootti dhiyaatudha.

Akaayii faandishaa akaa'amee saayinaa xiqqaatiin gundoo migiraa irra keewwamee jiru. Dhugaatiin bunaas shinii itti buna dhugan itti naqamee dhugamuuf kan dhiyaateerudha. Bunni gosa dhugaatii jiran keessaa sammuu namaa haaromsuu fi si'eessuuf kan gargaarudha.

Dubartiin tun uffata aadaa ummata oromoo uffattee dhaabbattee kan jirtu yoo ta'u adda ishee irratti faaya oromoo godhattee kan jirtudha. uffanni isheen uffattee jirtu halluu akka adii, keelloo fi gurraachaa of irraa qaba.

Daandii konkolaataa magaalaa guddoo keessa wal-cinaa fi wal-qaxxaamuree hojjetamee jiru. Daandii kana irra konkolaattonni hedduun tajaajila geejjibaa kennaa kan jiranidha. Bu'uuraalee misoomaa biyyi tokko jalqaba irratti xiyyeeffannoo itti kennitu keessaa daandiin isa ijoodha.

Lafa daagaa qotamee jiruu fi kan biqiltoonni irra dhaabbatanii jiran argaa jirra. lafti kun kan inni daagaan qotameef bishaaan yookaan galoon biyyoo fuudhee akka hin deemneef yookaan harama biyyee hir'isuufi.

Mana amantaa kiristaanotaa warra Ortodoksii biratti haalli uffannaa isaanii baay'ee addadha. Uffannaan kun akkuma garee tajaajila isaaniitti kan qophaa'u waanta ta'eef tajaajiltoota hunda bira goosuma garaa garaatu jira. Kun immoo kabaja tajaajila isaaniitiif qaban dabaluu irrattis gahee qaba.

Amantaan Islaamaa hordoftoota amantii isaanii jaalatan kan akka addunyaattuu leellifaman qaba. Hordoftoonni amantaa kanaa guyyaa hunda sagada isaanii addaan hinkutan Kun immoo eebba guddaa jireenya isaaniitiif kennuu danda'eera. Kanaaf hordoftoota amantaa kanaa biratti sagaduun dirqama.

Suura armaan olitti argamu irraa waanti mul'atu; Kophee halluu Alaaba Itoophiyaa qabuufi barreeffama Itoophiyaa jedhu afaan Ingiliffaan barreeffamee kan jiruufi soolinsaa gurraacha kan ta'e, ta'uu isaa haalan kan nutti agarsiisudha.

Qarabaa qaxxaamura ta'e kan rifeensaa fi wantoota akka waraqaa adii muruuf fayyaduudha. Qarabaan kun qabannoon isaa halluu cuquliisa kan qabu yoo ta'u garri sibiila isaa halluu gurraacha qaba. Qarabaan kun lama ta'ee jira.

Mana murtii aadaa Oromoo. Manni murtii kun bakka namoonni sababa garaa garaan wal-dhaban akka aadaa fi duudhaa Oromootti araaramanidha. Manni kunis halluu alaabaa abbaa gadaan faayamee jira. Balbala mooraa manichaan fuula durattis mallattoon Odaa lafa irratti kaafamee jira.

Suuraa kana irratti kan argamu meeshaa aadaa Itiyoophiyaa keessatti beekamu kan ogummaa harkaatiin hojjetamuudha. Meeshaan kunis fo'aa halluu garaa garaa qabuutiin kan hodhame yoo ta'u wantoota garaa garaa keessa kaa'uuf tajaajila.

Barattoota daree barnootaa keessa taa'anii barnoota isaanii sirnaan hordofan yommuu ta'u, qabsiisa qabachaa akkasumas ibsa dhaggeeffachaa jiru. Barnootni hundee guddinaa, madda beekumsaa, burqaa beektotaa fi akka biyya ijaaru hubachuudhaan yeroo barnoota hordofuu irratti argamu.

Suuraa kana irratti kan agarru alaabaa mootummaa federaalaa Itiyoophiyaati. Alaabaan kun halluu gosa garaa garaa sadi qaba isaanis; walduraa duuban magariisa, keelloo fi diimaa kan qabuu fi gidduu isaa irraa immoo urjii qabatee jira.

Biqiloonni uumamaa naannoo keenyaa, madda qorichootaa fi miidhagina naannoo keenyaati. Biqilaan Harbuu, biqilaa baayyee namatti toluu fi naannoo itti argamutti jiidha ofitti harkisuun kan magariisummaa naannoo isaatti dabaluun beekamudha. Biqilaan Kun baayyinaan baadiyyaatti argama.

Kopheen wantoota bu'uura jireenya dhala namaa keessaa isa tokkodha. Kopheen wanta dhalli namaa miilla isaatti godhatee deemudha. Kunis miidhagani yookiin bareedina keenyaf kan ooluufi miilla keenya gufuu adda addaa irraa ittisuuf gargaara.

Bishaan boombaa kan tajaajila bishaan dhugaatii qulqullina qabu kennuuf hojjetamee jiru. Bishaan kun qulqullina kan qabuu fi hawaasa bal'aaf tajaajila bishaan dhugaatii qulqulluu kan kennudha. Suuraan nama bishaan qulqulluu kana waraabbachaa jiruus ni argama.

Iddoo kanatti namootaa hedduu fi fardeen hedduu argaa jirra. Namoonni farda gulufsiisaa kan jiraniidha. Lafa namoonni walitti taa'anii farda kana gulufsiisaa jiran kun lafa dirree wal qixxaataa kan taheedha. Namoota farda gulufsiisaa jiran keessaa fardi tokko miilla lamaan ol ka'ee dhaabbachaa jira.

simbirroolee baay'ee babbareeddu fi ija namatti baay'ee toltu kan nuti arginu. Akkasumalle, baay'inaan lafa olka'insa qabu irratti baay'atani kan argamanidha. kanaafuu simbirroonni kun akka naannoo keenyaatti baay'ee kan jaallatamanii fi namoonni baay'een kan jaallatanidha. Akka naannoo keessanitti Simbirroonnikun mal jedhamani waamamu?

Namoonni kunneen, aangawoota mootummaa yoo ta'an ,aangawoonni kunneen daawwannaa hojii gaggeessaa jiru. Namoonni kunneen ,qaamolee nageenyaatin eegumsi godhamaafi kan jiru yoo ta'u, gamoo guddaa hojjatamaa jiru daawwachaa jiru. Dhagaalee fi cirrachi ijaarsaas ni mul'atu.

Barreeffamni ' manni marichaa labsii yeroo hatattamaa mirkaneesse ' jedhu Afaan Amaaraan gaazeexaa irratti barreeffamee jira. Maqaan gaazeexaa kana ' Addi Zaman ' jedhama. Kana malees, ouuleen adda addaa gaazexicha irratti maxxanfamaniiru.

Suuraa kana irratti kan nuti arginu suuraa alaabaa bulchiinsa mootummaa naann Oromiyaadha. Innis fannifamee argama. Halluun alaabaa kanaas gubbaa gadi yoo ilaalamu, diimaa, adii fi gurraacha yoo ta'u, gidduu isaa irratti immoo Odaa qaba.

Itoophiyaa keessatti aadaan waliin nyaachuu durii kaasee kan turedha. Uummanni biyya kana keessa jiraatu walbeekuu yoobaateyyuu nyaachaa jira taanaan itti wal waameetu wajjin nyaata. Kun immoo aadaa eebbifamaa ittiin boonamuu qabudha waanta ta'eef yeroo kamuu addaan cituu hin qabu.

Biqiltuu bunaa firii hedduu naqatee jiru. Firiin bunaa kunis diimatee ciramuu kan ga'edha. Suuraan nama ga'eessa biqiltuu bunaa kan cinaa dhaabachaa jiruus ni mul'ata. Bunni biyya keessatti tajaajila dhugaatii irra darbee gara biyya alaatti ergamuun galii guddaa argamsiisaa kan jirudha.

Mana barnootaa keessatti barattoonni gabatee barnootaa irratti baratu. Gabateen kun halluuwwan kanneen akka Gurraacha, Adiifi Magariisa fa'aatu argama. Warreen kun mana barnootaa keessatti baay'ee barbaachisoodha. Kanaaf barsiisonni meeshaa kanatti fayyadamuudhaan daree barnootaa keessatti barattoota isaanii barsiisu.

Harree Didoo ja'a ta'aanii lafa margaa magariisa ta'e keessa deemaa jiraniidha. Harreen Didoo kunneen qaamni isaanii halluu adii fi gurraacha kan qabu yoo ta'u eegeen isaanii gabaabaadha. Margi lafaa kan bineensi kun keessa deemaa jiru dheerina kan qabaniidha.

Suuraa mana nyaataa manni isaa faayyaalee adda addaatiin bareedee jiruudha. Manni nyaataa kun suuraa gosoota nyaataa achi keessatti hojjetamanii hundi isaa akka barjaatti maxxanfamee jira. Naannoo mana nyaataa kana namichi tokko ta'aa jira.

Suura kana irratti kan mula'tu kun, asxaa dhaabbata "Ethiopia the new horizone of hope" jedhamuuti. Asxaan kun, dudduuba adii irrattii kan hojjatame fi barreeffamoonni duddubicha irra jiran qalama haalluu gurraacha, magariisa, cuquliisaa fi diimaa qabuun barreeffaman.

Mana haala garaa garaan ijaaruun ni danda'ama. Manni kun dhagaa, simmintoo, qorqorroo jabaa fi sibiila irraa kan ijaaramee jiru yoo ta'u, kutaalee garaa garaa waan qabuuf jiraattota adda addaa keessummeessuu ni danda'a.

Kun dargaggeessa Oromoo aadaa naannoo Booranaatiin mul'atee jiruudha. Bifti dargaggeessa kanaa gurraacha. Dabbasaa mataa isaatii fo'atee dheereffatee jira, Karaa cinaatiin hanga gateettii isaa tuqutti dheeratee kan jiru yoo ta'u, karaa duraatiin nyaara isaa bira ga'ee jira.

Fakiin suuraa kana irraa mul'atu, namoota barjaa suuraa bulchaa biyya keenyaa ofirraa qabu baatanii, duula mootummaa keenya waliin dhaabachuu qabna, mootummaa keenya waliin dhaabachuun kabaja dabalachuudha jechaa jiran agarsiisa. Suuraa namoota deeggarsa mootummaaf qaban agarsiisaa jiraniidha.

Barreessitoonni kitaabaa biyya kana keessatti mata duree hedduu fayyadamuudhaan quuqqaa keessa isaanii jiru baafachaa oolu. Kanaaf yeroo kitaaba isaanii maxxansan kana jireenya isaanii keessaa waanta maddeefi kan akka biyyaatti arganii ajaa'isiifatan gara kitaabaatti fidanii dhalootaaf galaa cimaa kaa'u.

Namichi huccuu hodhaa Jira. namni Kuni uffata adii uffatee jira. meeshaan inni ittiin hodhaa jiru halluu gurraacha Kan qabuudha. huccuun halluu diimaa qabu tokko cinaa isaa taa'ee jira. duuba namicha kanaa ijaarsa dhagaacharraa ijaarametu jira

Iddoon amma argamaa jiru kun iddoo manni puulii keessatti taphatamuudha. puulii kana kan taphachaa jiru intala dubaraa kan taateedha. puulii faayidaa hedduu dhala namaatiif argamsiisu danda'a. faayidaa innis argamsiisu danda'u kunis tokko madda galiif kan ooludha. akkasuma dargaggoonni sammuu booharsuuf kan taphataniidha.

Suuraa kana irratti kan nuti hubannu manni kun mana dhugaatii ta'uu isaa yommuu ta'u djugaatiin gosti gara garaa kan keessatti gurguramudha. Teesumni irra taa'anii dhugan, minjaalli irra kaawwatan akkasumas qorrisiistuun dhugaatii ni argamu.

Kan argamaa jiru kun Astaa kan dhaabbata tokkooti. Astaan kun gubbaa isaarraa, akkasumas goda isaarraa halluu gurraacha qaba. Gidduun astaa kanaa danaa geengoo kan qabuudha. Akkasumallee suuraan Odaa irra jira. Dhaabbanni kun saba Oromoof maal buusaa?

Dubartii rifeensi ishee baay'ee dheeraa ta'e kan halluun rifeensa ishee makaa gurraachaa fi adii ta'eedha. Dubartiin kun meeshaa sibiila ta'e kan rifeensa ittiin buufuuf fayyadu baattee jirti. Dubartiin kun uffata halluu adii qabu uffachaa jirti.

Meeshaa mana keessaa kan bishaan ittiin waraabamudha. Maqaan isaa Tuubboo yookaan Jaarkaana jedhama. Dur otoo meeshaan kun hin dhufiin dura namoonni baadiyyaatti meeshaa suphee irraa hojjetamu kan huubboo jedhamun waraabbatu turan.

Suuraa kana irratti kan agarru namoota uffata aadaa ummata oromoo uffatanii dhaabbatanii jiranidha. Namoonni kunneen harka isaanitti bokkuu qabatanii jiru. Bokkuun mallattoo wal qixxummaa dhiirotaa fi dubartootaa kan agarsiisu dha

Piresidaantii Biyya Itoophiyaa duraanii kan turan Aadde Saale Worqi Zawudee argaa jirra. Alaabaan biyya kanaa duuba ishii jira. Yeroo ishiitti sirriitti hojjechaa kan turte dha. Dubartiin ishii dura pireesidaantii taateettu ni jirtii?

Dhugaatii lallaafaa maqaan isaa 'miriindaa' jedhamu kan qaruuraa keessa ta'aa jirtuudha. Dhugaatiin kun halluu keelloo kan qabu yoo ta'u namni tokko harkaan qabee baatee dhugaa jira. Akkasumallee naannoo dhugaatii kanaa teessumni adda addaa argamaa jira.

Meeshaan kun, meeshaa manaa fuullee yokin daawwitii fuulaa jedhamuun beekamuu dha. Fuulleen kun, fuullee namoonni miidhagina fuula isaanii ittiin ilaallatan yokin ittiin dibata fuulaa dibatanii dha. Fuulleen kun, alli isaa haalluu cuquliisa dibameera.

suuraan asirratti argaa jirru kun ammoo suuraa namaa yoo ta'u namni kun ammoo saalaan nama dhiira ta'eefi nama dargaggeessa dha. mucaan kun uffata aadaasaa uffatee ulee qabatee sirba sirbaa kan jirudha.

Isheen kun dubartii uffata aadaa naannoo kibbaa uffattee jirtuudha. Uffatni ishee halluu bifa burtukaanaafi gidduu gidduudhaan immoo bifa gurraacha kan qabuudha. Dubartiin kun mala aadaatiin, meeshaalee aadaa fayyadamtee uffata aadaa dhahaa jirti.

Suuraa kana irratti kan agarru weellisaa oromoo maqaan isaa Ittiqaa Tafarii kan jedhamudha. Tafariin weellisaa qofa osoo hin taane nama qabsoo oromoo keessatti gahe guddaa taphateedha. Rifeensi isaa baayyee dheeraa ta'e baayyee bareeda.

Suuraan Kuni suura dargaggessa karrayyuu yommuu ta'uu akkataan inni ito mataa isaa filatee jiru akkasumas ille uffannan inni uffatee jiruu adaa duudhaa akkaata bulmaata uummata nannnoo sana jiraanii ibsuu ni dandaha

Suura kana irratti kan argamu kophee halluu gurraacha qabuu fi akkasumas kophee jallatama yeroo ammatti baay'ee uffataa jiru yookaan faashinii ta'eef jiru yommuu ta'u kopheen qulqullina miila keenya eeguuf akkasumas illa miili keenya akka hin miidhamneef tajaajila

Iddoo oomisha dammaa kanniisni keessa jiraatudha. gaagura ammayyaa halluu keelloo qabuudha. gaagurri Kuni kanniisni Kan keessa jiraattu yommuun ta'u oomisha dammaa keessatti gaagura aadaa caalaa filatamaafi bu'a qabeessa kan ta'eedha. gaagurri Kuni mukarraa teechifamee Jira.

Sanduuqni kafana keessa ol kaa'an kan halluu garagaraa qaban tarree galanii dhaabbatanii jiru. Halluuwwan sanduuqa irratti mul'atan keessaa muraasni diimaa, cuquliisa, magariisa, adii fi keelloo dha. Hundi isaaniruu cufamanii jiru .

Kun gosoota kuduraalee fi muduraalee gara garaati. Kuduraalee fi muduraaleen kunneen akkaataa gosa isaaniitti bakka kuusaa yookiin mana gurgurtaa kaa'amanii jiru. Muduraalee kanneen akka mangoo, anaanaasii, burtukaanaa fi kanneen birootu argama.

Bakka kanatti kan argamu kun mana baay'ee bareedaa taheedha. Manni kun mana dhagaarraa ijaarameedha. Mana kana cinatti gamoo baay'ee dheeraafi bareedaadha kan argamu. biqilaa magariisa bareedaa tokko kan argamu. Biqilaa kana jala teessuma lama kan jiru.

Manni jireenyaa, bakka iddoo haara galfii fi boqonnaa bineeldotaati. Haalli ijaarsa manneenii biyyaa biyyattii, akkasuma illee naannoo naannootti garaagarummaa kan qabudha. Bareedinni mana jireenyaa namaa, jireenya hawaasummaa isaatiif baayyee murteessaadha.

Fakkii kana irratti kan argamu fakkii yookiin suuraa kaartaa Itoophiyaa yammuu tahu innis bifa kaartaa kanaa agarsiisuu yookiin ibsu tahuu isaa fakkii namatti mullisu tahuu isaa kan agarsiisu tahui hubanna.

Qonna keessatti meeshaan iddoo guddaa qabu tokko gingilchaa jedhamee kan waamamudha. Meeshaan kun hinjiru taanaan callaa gaarii gabaadhaaf dhiyeessuunis hinjiru. Kanaaf qonnaan bulaan hunduu mana isaa keessaa waanta kana qabaachuu akka qabutu gorfama.

Namichi kun gaazexeessaa TV EBS irratti sagantaa 'Seifu Show' dhiheessuudha. Namoota biyya keessatti beekamtii qaban, aartistoota, hayyoota, namoota amantaa, akkasumas namoota garaa garaa afeeree af-gaaffii gochuun beekama. Suufii uffatee, kaarabaata godhatee jira.

Fincaa'aan gosoota qaama bishaanii haala teessuma lafaa garaagarummaa qabu irraa kan maddudha. Innis qaamni bishaanii inni bishaan hedduu qabu gaara irraa bakki itti kufu immoo bakka lafa gadi bu'aa ta'edha.

Namichi kun bifti isaa diimaa dheeraa dhaabbachaa kan jirudha. namichi qorqorroo haaraa tahe irra dhaabbachaa kan jiruudha. akkasuma illee namichi kun qofaa isaa dhaabbachaa kan jirudha. qorqorroo namichi kun irra dhaabbachaa jiru haaraa kan tahedha.

Baadiyyaatti waktii midhaan gahe daboodhaan yaa'anii waliif haamuun akka aadaatti baay'ee baramaadha. kana malees maloota akka dugda walii haamuu fa'aatiin oomisha isaanii waliif kaasu. Namoonni qarshii qaban immoo irratti qacaruudhaan haamsifatanii galfatu.

Akka biyyaattis ta'ee akka naannootti hawaasni marii yeroo yerootti taasisu baayyee gaariidha. Nageenya fi tasgabbii naannoo ofii murteessuuf hawaasti naannoo tokkoo yeroo yerootti marii addaa addaa taasisuun waanta baayyee murteessaadha.

Suuraa kana irratti kan mul'atu, suuraa ababoo baayyee miidhagaa ta'ee fi baayyee kan ofitti nama hawwatu yemmuu ta'u, innis baayyinaan naannoo mana jireenyaa dhala namaatti kan inni argamu. Halluun isaas diimaa kan ta'edha.

namoota uffata mudhii olii halluu alaabaa Itiyoopiyaa qabu uffatanii daandii irra jiraniidha. Namoonni kunneen harka isaanii mirgaa haala wal fakkaatuun wal qabanii jiru. Duuba namoota kanaa manneen gosa adda addaatu jira.

Teessoo tokko Kan irra taa'uuf oolufi minjaala tokko Kan gubbaa isaarra waa teessisuuf oluudha. Teessoon kuniifi minjaalli Kuni lamaan isaanituu halluu adii Kan qabaniidha. minjaala. kan cinaa isaa. irratti kutaawwan sadi Kan cufamanii jiran ni jiru.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa habilii mormaa kan halluun kan mromatti naanna'ee maramuu sibiila fakkaatuu fi kan itti rarraafamu immoo halluu diimaa fi magariisa akkasumsa gidduutti odaa fi keelloo kan qabudha.

Namoota lama waltajjii gubbaa dhaabbatanii namoota hedduu mana keessa isaan dura ta'aa jiran haasofsiisaa jiru. Naannoo namoonni lamaan kunneen dhaabbachaa jiran faayyaa mallattoo fannoo qabu kan halluu adii ta'etu jira.

piroofeesar Birhaanuu Naggaan, ministeera barnootaa ta'uun yeroo ammaa kana biyya keenya Itoophiyaa tajaajilaa kan jiranidha. Isaanis imaammata sirna barnoota haarawaa, akkaataa qulqulliina sadarkaa barnootaa biyyattii ol kaasuu irratti fuulleffachuun hojjechaa kan jiranidha.

Hordoftoonni amantaa Islaamaa akka addunyaatti jiran seerota jajjaboo ittiin beekaman qabu. Seerota isaanii keessaa tokko dubartoonni isaanii mataafi fuula isaanii akka aguuggatan gochuufi uffata babal'aa akka isaan uffatan tasisuu fa'aati. Kun immoo ofeeggannoo guddaadhaan hojii irra oolaa jira.

Guddinni magaalaa tokkoo ijaarsota achi keessa jiranii fi baay'ina konkolaattota keessa socho'aniin murtaa'uu ni danda'a. Daandii kana irra kan socho'aa jiran dargaggeessa konkolaataa afaan Ingiliffaan Saayikilii jedhamtuu fi konkolaataa xiqqoodha.

dhaloonni Oromoo erga qubee mataa isaanii lafa gabsiifatanii yookiin beeksifatanii booda, kitaabotaa fi barruuwwan garaa garaa barreessuu danda'anii jiru. Kitaabni kun nama Yooseef Muluugeetaa jedhamuun kan barreeffamee fi mata duree 'Kana Dubbiin' jedhu qaba.

Gosti allaattii kun maqaan ishii maali? Iddoon isheen jirtuhoo paarkii eegamaadha jettee yaaddaa? Simbirroowwan biroo irraa maaltu adda ishii adda godha? Maal irra dhaabbattee jirti? Bifti ishee hoo maalidha jettee yaadda?

Kitaabni kuusaa yookiin galmee barreeffamaa yookiin beekumsaa guddaadhan. Kitaabni madda beekumsaati. Kitaabni kan barraa'u hayyoota yookiin beektotaanifi qorannoo fi qo'annoo bal'aan erga irratti godhameeti. Namoonnis kitaaba kan dubbisaniif beekumsa irraa argachuuf.

Moodeelistoonni biyya keenyaa sadarkaa dorgommii miidhaginaa adeemsifamaa jiru baay'ee olkaasanii jiru. Haalonni baay'ee hawwatoo isaan ittiin suura ka'an baay'ee miidhagaadha. Kun immoo akka addunyaattuu dorgomaa cimaa isaan taasisa. Hojiin kun yeroo ammaa namoota hedduu hirmaachisee fayyadaa jira.

Shamarroonni kophee adda addaa bituu fi kaawwachuu jaalatu. Kopheen kun jabaa kan koomeen isaa ol ka'aa ta'edha. Dubartoonni yeroo baay'ee miidhaginaaf kaawwatu. Iddoo lafa wal qixxaataa hin taanetti hin mijatu.

Wanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa nama yoo ta'u, namni kun ammoo nama aangoo guddaa biyya Itoopiyaa jedhamtu keessatti qabu yoo ta'u maqaan isaa profeesar Biraanuu Nagaa jedhama

Waltajjiin mana maree bakka bu'oota uummataa saboota biyya tokko keessa jiraatan keessa namoota biyya isaaniif akkasus saba isaanii bakka bu'anii filatamanii kan dhiheeffamanidha. Isaanis angoo isaaniif keennameen wanta mariif dhihaate kan mirkaneessanidha. manni maree biyya isaaf waan dhaabbatuuf nama boonsa.

Poolisoonni nageenya eeguuf, dambii fi qajeelfama raawwachiisuuf akkasumas daangaa biyyaa tiksuu fi birmadummaa biyyaa eeguu keessatti gahee olaanaa qabu. Suuraa kana irraa kan arginu poolisoota Oromiyaa kan leenjii fudhachaa jiran ta'u.

Midhaan maqaan isaa boqqolloo jedhamu kan nyaataaf nu tajaajilu argaa jirra. Midhaan kunis yeroo ammaa kana reefu guddachaa kan jiruufi ooyiruu irratti argamaa kan jirudha. boqqolloon kun guddinarra kan jirudha.

Kun bakka bunni itti danfifamee itti dhugamuudha. Qodaan bunni itti dandu abidda kasalaa irra kaa'amee jira. Jabanaan baataa isaarra, siniin itti dhugamus baataa isaarra kaa'amee jira. Ixaanaafi qodaaleen mana keessaa kan biroos ni jiru.

Kun konkolaataa ammayyaa kan uummata deddeebisu, magaalaa Finfinnee keessatti argamuudha. Konkolaataan kun darbii tokko kan qabu waan ta'eef al tokkotti namoota hedduu of keessatti qabachuu danda'a. Konkolaataan halluu burtukaanaa qaba.

Ogeessa fayyaa jechuun, nama ogummaa fayyaa namaas ta'ee Bineeldota baratee, beekumsa isaa ittiin horate jechuudha. Ogeessi fayyaa nama beekumsa gosoota qorichootaa addaa addaa nama miidhanii fi nama fayyadan illee adda baasee beeknudha.

Addunyaa yeroo ammaa keessatti haardweerii kan jedhaman meeshaalee elektirooniksii adda addaa fi siistamoota baay'ee wal xaxoo ta'an hedduu sirriitti hojjachiisuu danda'uu of keessatti kan qabatudha. Garaagarummaan haardiweerii fi sooftiweerii maalidhaa?

Weellisaa ulee harka isaa mirgaan qabate uffata anfaarroo leencaa ta'e immoo uffatee muka jala ta'ee weellisaa jiruudha. Duuba weellisaa kanaa Fardi diimaan tokko mukatti hidhamee fe'umsaan dhaabbachaa jira. Akkasumallee Fardeen biroon baay'een fe'umsaan jiru.

Bakki kun ,bakka lafa qonnaa kuduraalee fi muduraalee hedduun gosa garaa garaa facaafamanii dha. Kuduraalee fi muduraaleen kunneen kan akka:moosee, boqqolloo, hundee diimaa ,timaatima fi biqiloota mukaa magariisa kanneen biroo gosa adda addaa dha.

Suuraa kana irratti kan argamu namicha farda wadaroodhaan qabee dhaabbatuudha. Fardi isaa bifa daalacha qaba. Kooraa farda isaa hafata diimaafi buburree fakkii leencaa qabuun faayee jira. Fuulli fardichaa teephaan luugamee jira. Namtichi gaabii uffatee jira.

Fakkii kana irratti kan argamu loogoo kilaba kubbaa miilaa Qiddus Gigoorgis yammuu ta'u; loogoon kunis bakka bu'ummaa kilaabicha kan ibsuu dha. Kilabichis kilaboota Itoophiyaa kesssaa isa hangafaa fi umurii dheeraa qabuu dha.

Biyyi keenya paarkiiwwan hedduu qabaachuudhaan beekamti. Akka addunyaatti waanti akkasii kun biyyoota muraasatti waanta argamuuf biyyi keenya carraa qabeettii taatee akka beekamtuuf ishee gargaaruu danda'eera. Kun immoo daawwattoonni hedduun gara kana akka dhufaniif nu fayyaduu danda'eera.

Bakka kanatti kan mullatan namoota afuriidha. Isaan kunneen dubara lamaafi dhiira lamadha. duuba isaaniitti kan mullatu fannoo Isa jedhamuudha mucaa inni tokko mataa isaatti uwwifamee jira. Warra dubaraa kana rifeensi isaanii dheeraadha.

Biyyoonni garaa garaa konkolaataa fi namoota laggeen yaa'an irra dabarsuuf, riqicha gurguddaa sibiila irraa hojjetu. Riqichi kun laga yaa'u irratti kan ijaarmaee jiru yoo ta'u, gara daandii guddaatti baasuuf kan gargaarudha.

Iddoo kanatti dallaa bareedaa fi miidhagaa kan ta'ee argaa jirra. Balballi amma argamaa jiru kun baay'ee akka ajaa'ibaatti kan bareedduudha. Dallaa kana keessa wantoota addaa addaa argaa jira isaanis kanneen akka biqilaa fi mana argaa jirraam.

Shamarree bareeddu magaalaa lookoo mataatti shaarpii marattee harkaan kutaa addaan qabdee agarsiisaa jirti. Fuuldura isheetti fincaa'aan bishaanii qulqulluu ta'e tabba irraa gadi fincaa'aa jira. Naannawaa isheen irra dhaabbattee jirtu akka. malee magariisa.

Namoota lammii biyya eessaa sitti fakkaatu? Inni jilbeenfatee jiru kun sababii maaliif jilbeenfatee jira? Waan isaan gochaa jiran kana tilmaamuu ni dandeessaa? Uffatni isaanii halluu gosa akkamii of irraa qaba?

Haadholiin keenya biddeen tolchuudhaan gurguratanii jiraatan bay'eedha. Biddeen kun akka biyya kanaatti soorrata isa jalqabaati. Kanaaf namoonni baay'een kana nyaatanii jiraatu. Waanta kana ta'eef namoonni daldala isaa irratti bobba'anis bu'aa guddaa irraa argachaa jiru.

Manneen daldalaa magaalaa keessa jiran keessatti bakkeewwan gurgurtaa kuduraaleefi Muduraalee iddoo baay'eetti qulqullina olaanaadhaan waanta qabamuuf hawwattummaan isaa baay'ee guddaadha. Kana jechuun fayyadamtoonni hedduun waanta kanaan harkifamanii bitachuudhaaf fedhii guddaa qabaatu.

Mana jiraattota hedduu keessa bakka nyaanni itti hojjetamu jira. bakka kana keessatti nyaanni haala miidhaa nama irraan hingeenyeen hojjetama. Kana jechuun naannoo baadiyyaatti aaraan rakkachuun kan jiru yoota'u yoomiyyuu haala akkasii kan humna ibsaatiin hojjetu uummachuun dirqama ta'a.

Meeshaan suuraa keessa jiru meeshaa dhugaatii dhangala’aa magariisa dukkanaa'aa qabu, irraan immoo mi'eessituu yookiin urgaa qabu agarsiisa. Meeshaan dhugaatii sun teessoo halluu gara keelloo itti dhiyaatutti irra kaahameera. Meeshaan dhugaatii sana bukkeedhaan qabee barreeffama afaan arabaa ofirraa qabutu jira.

Baqqalaan Garbaa nama siyaasaa biyya kana keessatti dhiibbaa cimaa geessisaa turedha. Seenaa keessatti qabsoo karaa nagaa namoota gaggeessaa turan jedhamee namni maqaan isaa ka'u yoo jiraate tokko Baqqalaadha. Paartii garee Piroofeser keessatti itti aanaa dursaa garee ta'uudhaan hojjechaa ture.

Kun harka namaa sinii bunaa qabee jiruudha. Siniin bunaa harki namaa qabee jiru kun fakkii alaabaa mootii Haayilesillaasee ofirraa qaba. Halluu magariisa, keelloo fi diimaa; gidduu isaatii immoo leenca qaba. Ixaanni immoo aaraa jira.

Nyaatni firfirii jedhamu kan hojjatamu buddeena tolfamee fayyaa jiru tokko kukkutuudhaan qodaa ittoon itti hojjatamutti naquun mi'eessituuwwan barbaachisaa itti dabaluuni. Fedhii ofii irratti hundaa'uun halluu diimaa yookaan adii gochuun ni danda'ama. Ati firfirii adii moo diimaa jaallatta?

Kopheen Kun kophee baay'ee bareeda kan ta'e fi shamarran biratti baay'ee jaallatamaa kan ta'e kophee shamarraniiti. Kopheen Kun gogaa irra kan hojjetamudha. Kophee Kun qarshii yeroo ammaameeqaatiin gabaarra bitamuu danda'a?

Dubartiin haalluu gogaa fuulaa adii ta'e qabdu kun, uffata aadaa fi caaccuu callee morma isheetti kaawwattee jirti. Dubartiin kun haraka isheetti siinqees qabattee kan jirtu yoo ta'u, dubartiin kun nama saba Oromoo taatee dha.

Manni kun, mana qorichi garaa garaa itti gurguramu yokin mana faarmaasii jedhamuun beekamuu dha. Faarmaasii keessa oomishaaleen kan akka: qoricha dhibee, zayita dibata gogaa fi rifeensaa akksumas oomishaaleen miidhaginaa yookiin kosmeetiksii ni gurguramu.

Manni amantaa warra hordoftoota Ortodoksii, haala ijaarsa addaa kan naannoo irraa adda ta'e kan qabuu fi biyya keenya keessatti baayyinaan naannoo lafa ol ka'aa ta'an irratti kanneen ijaaramanidha. Innis bosona keessatti argama.

Nama dugda ishee nutti gargalchitee dhaabbachaa jirtu argaa jirra. Namni kun saalaan nama dubara taatedha. Mucayyoon dubaraa kun faaya baayyee miidhagu kan callee irraa fi wantoota biraa irraa ijaarrame mataafi mormarraa qabdi.

Kophee, kopheen kun kophee baayyee bareeddu fi kophee yeroo baayyee ijoolleen dhiirotaa keessumattuummoo namoonni ispoortii hojjatan kaawwachuun beekkamanidha. Kopheen kunis kophee haalluu gara garaa qabudha. Isaanis gurraacha, adiifi diimaa dha.

Qalamni barreessudhaaf nama tajaajilu maqaan isaa biik kan jedhamu tarree galee taa'aa jira. Kana malees , sanduuqni qalamni kunneen keessaa ba'an cinaa isaa taa'ee jira. Qalamiiwwan kunneen bifa halluu cuquliisaa qabu.

Manni kun bakka dhiironni rifeensa isaanii itti sirreefatanidha. Nama lama kan rifeensa sirreefatuu fi kan rifeensa sirreessu in argamu. Akkasuma manicha keessatti of ilaaleen, saanduqi waantota garaagaraa baatee jiru illee in argama.

Kun kitaaba afaan Oromoodhaan barreeffame kan mata dureen isaa "Siyaasa Oromoo" jedhuudha. Qola kitaaba kanaa irra suuraa qabsoo qeerroo yeroo fincila diddaa gabrummaafi kan kufaatii Wayyaanee boodaatu jira. Barreessaan kitaabichaa Nasiruu Hasan jedhama.

Loogoon kun boca geengoo kan qabu ta'ee barreeffama afaan oromootin barreeffame kilaabii kubbaa miilaa jimmaa abbaa jifaar jedhu of irraa qaba. Kilaabiin kubbaa miilaa jimmaa abbaa jifaar gahuumsa akkamii qaba?

Suuraa atileeta Itiyoopiyaa uffata halluu wal fakkaataa, diimaa fi magariisa qabu uffatanii shaakala gochaa jiraniidha. Atileetonni kunneen daandii gurraacha naannoo gamoo tokkoo darbaa jiru irra fiigaa jiru. Atileetonni kunneen atileetii dhiiraa fi dhalaadha.

Meeshaaleen kunneen, faaya dha. Faayin kunneen sibiila irraa kan qopha'an yoo ta'u, faayni kunneen boca kaartaa biyya Itoophiyaa kan qabanii fi halluuwwan alaabaa Itoophiyaa sadan kan dibanii fi asxaan illee kan irra jiruu dha.

Yeroo ammaa kana miidiyaaleen hawaasummaa lakkoofsaan hedduu ta'an uumamaa fi hawaasa tajaajilaa kan jirudha. Isaan keessaa inni dhaggeeffattoota lakkoofsaan hedduu ta'an qabu, televenyiiniin isa duraati. Innis bakka tamsaasaa bakka tokkoo yemmuu ta'u hawaasa bal'aa bira kan gahudha.

Waajjira hojii kan mootummaa akkasumas kan dhuunfaa kamiyyuu keessatti hojjattoota achi keessa hojjataniif meeshaaleen hedduun guutamuu qabu. Keessumaa meeshaaleen akka teessuma namaa kan ofirra naanna'u yookaan teessoon meeshaa irra kaawwatan ni barbaachisa.

Beellada baayyinni isaanii sadi ta'an argaa jirra. Beelladoonni kun maqaan isaanii re'ee jedhamuun kan beekkamanidha. Re'oonni kun lafarraa nyaata isaanii funaannachaa kan jiranidha. Halluun re'oota kanaa ammoo adii, fi gara keellootti kan dhiyaatudha.

Kun aasxaa Baankii Awaashiiti. Aasxaan kun boca geengoodhaan kan hojjetame yoo ta'u, halluu gosa lama: cuquliisaa fi bifa burtukaanaa irraa hojjetame. Jala isaatti barreeffama afaan Amaaraa fi afaan Ingiliziitiin barreeffame qaba.

Af-gaaffii gaazexeessaa Guyyoo Waariyoo fi nama buleessa Abbaa duulaa Gammadaa. Abbaan duulaa nama yeroo dheeraaf naannoo Oromiyaa bulchaa turee fi hooggansa sadarkaa biyyaa garaa garaa keessa hojjechaa turedha. Nama bilchina siyaasaa cimaa qabudha.

Suura ka'uun akka addunyaatti jaalatamummaa guddaa qaba. Kana irraa ka'uudhaan xiqqaa irraa hanga guddaatti suura ka'uun amaleeffatameera. Fakkeenyaaf yeroo cidhaa, Kabaja guyyaa dhalootaafi kanneen biroo irratti jalqaba kan eeramudha. Kana malees dargaggoota biratti miira isaanii ibsachuudhaaf haala yeroo sanaa keessa taa'anii ka'uun barameera.

Fakkii kana irratti kan argamu Kun, suuraa gaazeexaa qaama mootummaa wayiin barreeffamee odeeffannoo waktawaa ta'e hawaasa biraan gahuuf yaadametudha. Egaa gaazeexaan gosoota miidiyaalee hawaasummaa keessa tokko ta'ee yeroo yerootti odeeffannoo hawaasa keenya biraan gahuuf kan ooludha.

Suuraa kanarra kan argaa jirru kun suuraa seeraamikii kan yeroo baay' ee ijaarsa manneenii fi daandii irratti fayyadamnu ta'ee ammaaf kan mana kaa'amee jirudha. Kanatti dabalees meeshaaleen baay'een mana keessa jiru.

Suuraa kanarratti kan argamu dargeettii yookiin immoo dubartii ufanna qoloo jedhamuun beekamu uffattee jirtu yommuu ta'u uffannan Kun maqaan isaa shifoonii jedhamuun kan beekamu fi beektoota yookaan hojjetoota biyya keenyaatin biyyuma kessatti kan hojjetamudha.

Baadiyyaa, bosona, manneen baadiyyaa, oomisha fi dachee magariisa argina. Bakka baay'ee hawwataa ta'e, kan qilleensa mijataa qabu, keessa jiraachuun hedduu kan nama hawwisiisudha. Baadiyyaan madda midhaanii, madda aannanii, dhadhaa, dammaa akkasumas utubaa diinagdee biyyaa ta'uun fayyada.

Suuraa armaan olitti argamu irraa waanti mul'atu; nama kassala mandajaa irratti qabsiisa jiruufi Shinii, Baataa Shinii, joogii bishaanifi Finjaalaa ta'uu kan nutti agarsiisudha. Akkasumas fiicharii baga nagaan dhuftan jedhu afaan amaaratin kan nutti agarsiisudha.

Raayyaan ittisa biyyaa, qaama dhimma nageenya biyya tokkoof wabii jiraachuu ta'edha. Humni nageenyaa kunneen yerootti isaan leenjii loltummaa hunda xumuranii, eebbaaf agarsiisa shaakala waraanaa irra jiran argina. Humni nageenyaa wabii biyyaatti.

Itoophiyaan humnoota waraanaa gosoota garaa garaa qabaachuudhaan beekamti. Biyyi kun keessumaa Poolisii Federaalaa akka biyyaatti lammiilee ija tokkoon ilaaluu danda'u horachuu dandeesseetti. Kun immoo itti quufinsa lammiileen mootummaa irraa qabu dabaluu keessatti gahee guddaa qaba.

Namni kun, biqiltuu magariisa dhaabamanii gurgurtaaf ta'an keessa dhaabbatee mul'ata. Biqiloonni kun kan akka, geeshoo alkoolii qabu dhugaatii qopheessuuf oolu jimaa araadaa fi shonkoora sukkaaraati. Namni kun, jimaa korojoo pilaastikaa keessatti saassaabaa jira.

Fakkii ija mukaa dabaaqula fakkaatu kan gundoo halluu cuquliisaa fi buraaburree qabu irra taa'aa jiruudha. Iji mukaa kun kan qobboo maasha keessaa fakkaata. Halluun isaa adda ba'ee mul'atee ifee hin jiru.

Konkolaataan kun kan nama dhuunfaa yookiin kan waajjira mootummaas ta'e, waajjira namoota dhuunfaa ta'uu ni danda'a. Bifti isaa adii, motora irra keessa isaarraa kan qabudha. Konkolaataan kun namoota deddeebisuuf gargaara.

Dubartiin haalluu gogaa fuulaa adii qabdu kun, uffata adii qaama gara olii isheetti argamuu fi surree haalluu buburree qabu uffattee faashinii agarsiisuuf waltajjii irra socho'aa jirti. Faashiniin kun, kan dhaabbata maal jedhamuun qophaa'edha.

Suuraa kana irratti kan agarru kan agarru biqiltuu muuzii reefu lafa ol guddachaa jiru yoo ta'u jalli isaa akka aduun jidhiinsa biyyee hin xuuxneef marga gogaan uwwifamee jira. Muuziin bilchaate halluu keelloo qaba

Suuraa kanarra kan argaa jirru kun suuraa dhagaa yookaan baatirii bilbila keenyaa osoo bilbila keenya keessa hin kaayiin karaa ittiin salphaatti ittiin chaajessuu dandeenyu mala baay'ee gaarii garuu salphaa ta'edha.

Suuraa kana irratti kan agarru maatii walitti qabamanii ta'aanii jiranidha. Suuraa kana irratti haadha manaa fi abbaa manaa ijoollee isaanii lakkoofsaan ja'a ta'aan waliin jiran qaba. Fuulli hunda isaanii gammachuu qaba.

Dhugaatiin wanta dhangala'oo dhalli namaa dheebuu isaanii ba'uuf, afaaniin gara keessaatti fudhatan yookiin dhuganidha. Gosoota dhugaatii keessaa tokko dhugaatii bishaaniti. Bishaan gosa dhugaatii keessaa isa jalqabaafi kanneen biroo irra kan barbaachisuudha. Dhugaatiin biroo immoo dhugaatii waarshalee keessatti oomishamanidha.

magaalaa guddittii biyya keenya biyya Itoopiyaa kan taate magaalaa Finfinnee argaa jirra. keessumaa bakki kun ammoo Adawaa jedhamuun kan beekkamu naannoo Birbirsa Goorootti ijaarsa argamudha. karaan konkolaataa cinaa isaa lamaanitti kan argamudha.

Suuraa atileetii beekamaa Fayyisaa Leellisaadha. Fayyisaan harka isaa lamaan ol gara samiitti qabee wal jala qaxxaamursee jira. Atileetiin kun uffata alaabaa Itiyoopiyaa qabu uffachaa jira kan jiru yoo ta'u fuula isaa irraa dafqi coccobaa jira.

Isaan kun tiraafikoota daandii irra dhaabbatanii konkolaachisaa tokko adabaa jiraniidha. Konkolaataan dhuunfaa bifa cuquliisa qabdu walakkaa daandii dhaabbattee jirti. Namoonni seera tiraafikaa eegsisan kunneen immoo uffata seeraa isaanii uffatanii qorachaa jiru.

teessoon kun ammoo teessoo namni irra taa'udha, innis lama ta'ee wal cinaa mana keessatti argama. teessoon kun luka afur kan qabuufi innis muka irraa kan hojjatamedha. bocoota gara garaan faayamee kan jirudha.

Namoonni kunneen, hordoftoota amantaa Kiristaana Ortodooksii Tawaahidoo Itoophiyaa yoo ta'an, namoonni kunneen gaafa guyyaa fannifamuu Gooftaa Iyyasuus Kiristoos mana amntaatti walitti qabamanii sagadaa fi kadhannaa gaggeessaa jiru. Guyyaan kun, guyyaa jimaata ayyaana yaadannoo du'aa ka'uu Gooftaa Iyyasuus Kiristoos dura jiruu dha.

namoota baayyatanii mana keessatti argaman argaa kan jirru yoo ta'u isaanis saalaan dubartootadha. dubartoonni kunneenis meeshaa gosa gara garaa qabatanii dhaabbachaa kan jiraniifi uffata aadaa uummata oromoo kan godina Hararge uffatanii kan jiranidha.

Bishaan lafa olka'insa qabu irraa gara lafa gadi bu'aa ta'eetti gadi yaa'aa jiru. Bishaan kun yeroo gannaa rooba bokkaa fi galtuuwwan lagaa garaa garaan guutee kan jirudha. Bosona magariisa gamaa gamanaan dagaage gidduu yaa'aa jira.

Biyya keenya keessatti hirmaannaan dubartootaa baay'achaa jira. Hirmaannaan isaanii kun immoo gama siyaasaa keessattis qooda guddaa akka isaan bahatan taasisuu danda'eera. Keessumaa dhimma nageenyaa irratti leenjii fudhachuudhaan hojii guddaa hojjechaa jiru. Kun immoo mirgi isaanii kabajamuu ifatti mul'isuu danda'eera.

Isaan kun dargaggoota toora galanii dirree bal'aa irra deemaa jiraniidha. Dargaggoonni kunneen uffata aadaa uffatanii jiru. Warri kaan bifa gurraacha, kaan immoo diimaa uffatanii; gaachanaafi shimala qabatanii jiru. Dargaggoonni kunneen shubbisa hojjechaa jiru.

Kaartaan kun kaartaa Afrikaa kan taheedha. kaartaan kun kaartaa biyyoota hedduu of keessatti qabate kan jirudha. akkasumallee kaartaan kun kaartaa bishaanii kan marfamtee kan jirtuudha. kaartaan Afrikaa kun kaartaa hayyoonni hedduun keessaa kan baa'aniidha.

Daadhiin birillee hedduutti guutamee tarree galee dhaabbachaa jira. Daadhiin gosoota dhugaatii alkoolii of keessaa qaban keessaa isa tokko. Innis galteewwan kanneen akka damma, sukkaara fi Irdii qabaachuu mala. Baay'ee dhugnaan nama macheessa.

Bunni akka biyya kanaatti faayidaa guddaa qabaachuudhaan beekama. Kana jechuun galii guddaa waanta irraa argachaa jirruuf namoonni hojii kana irratti bobba'an fayyadamoo ta'aa jiru. Bu'aa caalmaa qabu argachuudhaaf qulqullina isaa irratti sirriitti hojjetamuu qaba.

Miidiyaaleen hawaasummaa, miidiyaalee madda odeeffannoo mala salphaa fi karaa ariifataa ta'een odeeffannoo nu biraan gahanidha. Miidiyaaleen hawaasummaa bebbeekamoon kanneen akka tiktookii, midiyaa jabaa adunyaa kanaa hordoftoota fi jaalattoota hedduu horatedha.

Suuraa kanaykan argamu dubartii bareedduu faaya warqeetiin faayamtee jirtu akkasumas illee uffannan aada naannoo amaraa uffattee jirtu yommuu ta'u haallii uffanna ishee aadaa duudhaa seenaa uummata naannoo sana sirritti ni ibsa.

Lafa bal'aa diriiraa keessa biqiltuu baalli isaa qoree qabutu dhaabbachaa jira. Naannoo oyiruu bal'aa kun muka hedduu kan hin qabne yoo ta'u dirreen isaa daddabaadha. Akkasumallee biqiloonni baala magariisa hin qabne tokko tokko argamaa jiru.

Dargaggoonni afur rifeensa filanii kutaa adii uffatanii fuula isaanii achi naannessanii dhaabbachaa jiru . Isaan keessa tokko ulee harkatti qabatee duuba isaanii dhaabatee daawwachaa jira. Samiin akka malee qulqulluu duumessa hin qabneedha.

Iddoo kanatti wantoota addaa addaa arga jirra. isaan keessaa mooteraa namoota oofan, namootaa fi namoota konkolaataa oofan, gamoo hedduu argaa jirra. naannoon kun naannoo magaalaa kan taheedha. magaalaa kana keessa wantoota addaa addaatu jira. isaanis namaa fi biqilaa gosa addaa addaa baay'eetu jira.

Suuraan asirraa mul'atu kun meeshaa shaayii yookaan buna yeroo dheeraadhaaf akka hin qorrine taasisee tursiisudha. Meeshaan kun halluu daalacha gubbaatti gidduutti immoo halluu akka sibiila nikeelii kan qabudha. Wanti kun ho'a hin baasu.

Loowwan bifti isaanii adda addaa ta'e moonaa isaanii keessa dhaabbachaa jiru. Loowwan kunneen baay'een isaanii bifti isaanii wal fakkaataa kan ta'e adii fi gurraacha. Loon kana keessaa garuu tokko isaan kanneen irraa bifti ishee adda.

Isheen kun shamarree Oromoo uffata aadaan faayamtee jirtuudha. Uffatni isheen uffattee jirtu kan uffata aadaa naannoo Harargeeti. Adda isheefi morma isheetti meeshaa faayaa callee irraa hojjetame hidhattee jirti. Harka isheettis meeshaa aadaa qabattee jirti.

Namoonni hedduun allaattii yeroo argan waca guddaa itti kaasanii ari'achuudhaan dhabamsiisuu yaalu. Kun garuu biyyoota qarooman biratti aadaa duubatti hafaadha. Sababni isaas kan qaban ari'achuu mitii kan hinqabne iyyuu biyya biraatti godaananiitu daawwatu waanta ta'eef hafuu waanta qabudha.

Biyya kana keessa amantaalee hedduutu jira. Hordoftoonni amantaa kanaas waldanda'anii wajjin jiraatu. Yeroo wajjin jiraatan kanas walkabajaniitu wajjin jiraatu. Amantaalee kanneen keessaa tokko Amantaa Ortodoksiiti. Akka Amantaa kanaatti waantota ittiin waaqeffatan hedduutu jira. Isaan keessaa Dibbeen isa tokkodha.

Asitti nama taa'aa jiru argina. Namni Kun nama haasaa geggeessaa jiruudha. Uffanni inni irra keessatti uffatu kan sarara wayii qabuudha. Jalan ammoo adii wayiidha. Akkasumas alaabaa gosa garaagaraatu bakka kana jira isaan kunneen kan halluun isaanii adii, keelloo, magariisaafi cuquliisa wayiidha.

Xiyyaara adii guddaa buufata xiyyaaraa keessa dhaabbachaa jiruudha. Naannoo xiyyaara kanaa konkolaataan sadii kan hangi isaanii wal caaluu dhaabbachaa jiru. Akkasumallee duuba xiyyaara kanaa gamoowwan baay'een argamaa jiru. Xiyyaarri kun duuba isaan eegeen isaa mul'achaa jira.

Hordoftoonni amantaa Ortodoksii, hawaasa kabaja ayyaana addaa addaa qabu yemmuu ta'u, isaanis immoo yeroo isaan walitti qabamanii nama du'e wayiitiif kadhanna gochaafii jiran ni mul'atu. Namoonni du'anii jiran, namoonni afur ni mul'atu.

Namoonni kunneen dorgomtoota ispoortii biskileettii oofuuti. Namoonni kunneen haalluu gogaa gurraacha kan qaban yoo ta'u, daandii asfaaltii konkolaataa baay'ee bal'aa ta'e irraa oofaa fi ari'aa jiru. Namoonni kunneen mataa isaanitti ittisa balaa kaawwatanii jiru.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa teessuma mukarraa hojjatame kan miila afur qabuu fi halluu diimaa dibamee dhaabbatedha. Kunis keessa isaa wanta halluu gurraacha akka ispoonjii kan qabuu fi hirkannoon isaasa akkasumadha.

Itoophiyaan yeroo ammaa itti quufinsa maamila ishee dabaluudhaaf tajaajila dijitaalaa eegaluudhaan bakka hundatti lafa qabsiisuudhaaf sirriitti irratti hojjechaa jirti. Kana irraa ka'uudhaan abbootiin dhimmaa bakka hundatti dafanii dhimma isaanii raawwatameefii gaggeeffamuu eegaleera.

Magaalaan carraa hojii uummachutiif bakka baay'ee mijattuudha. Magaalaa keessatti hunduu akkuma isatti toletti waanta ofarkaa qabu qabateetu gara hojii isaatti baha. Kana jechuun fakkeenyaaf namoonni hojii meeshaa daddabarsuu irratti hojjetan bu'a qabeeyyii ta'aa jiru.

Dubartii diimtuu kan fuulli ishee daran addaatu. Dubartiin kun uffata beelloo halluu adii qabuun faayamtee jirti. Uffanni adiin isheen uffattee jirtu kun uffata dubartiin yeroo cidhaa fi akkasumas yeroo ayyaanaa uffattu ta'uun beekama.

Biyyee ol tuulamee jiru irratti biqiltuun sararaan dhaabbatee jira. Lafa biyyee qabuu fuulduratti mukkeen muuzii ni argamu. Mukkeen muuzii cinaatti immoo mukkeen biroo akkan baala magariisaa qaban dhaabbatanii jiruu .

mana jireenyaa guddaa fi baayyee bareedaa kan ta'e argaa jirra. manni jireenyaa kun kan ammayyaa yoo ta'u kan inni irraa ijaarrame ammoo dhagaa akkasumas simmintoofi sibiila irraati. mana kana keessatti namoonnis argamaa kan jiranidha.

Geejjiba jechuun wanta dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti iddoo tokkoo gara iddoo birootti ittiin imaluudha. Gosa geejjibaa keessaa tokko geejjiba qilleensarraa kan ta'e Xiyyaaradha. Xiyyaarri geejjibaa qilleensarraa keessaa tokko ta'ee, tajaajila geejjibaa guyyaa guyyaan dhala namaaf kenna.

as irratti wanti mul'atu suuraa qeerroo fi qarree uffata aadaa Oromoo uffatanii miidhaganii faayamanii waliin dudubbachaa jiranii dha. Akkasumas, nyaataa fi dhugaatilee adda addaa qabatanii jiru. Baay'ee wal biraa bareedu.

Kutaa manaa bareedaa uffata halluu adda adda qabuun faayyamee jiruudha. Kutaan manaa kun uffata halluu keelloo fi cuquliisaan faayyamee jira. Akkasumallee uffatni dheeraan faayaaf godhaman sunniin waan akka funyoo lallaafaan walitti hidhamanii jiru

Sooshaal miidiyaan kamiyyuu gaafa uumamu seerota mataa isaa qaba. Uummatatti osoo gadi hin dhiifamiin dura loogoo qabaachuu isaa akkasumas loogoo cinaatti barreeffama qabaachuu danda'a. Gosoota sooshaal miidiyaa maal maal fa'aa beektaa?

Iddoo kanatti ijoollee afur argaa jirra. ijoolleen kun diddiimoo kan ta'aniidha. akkasumas ijoolleen kun taa'anii nyaata nyaachaa kan jiraniidha. ijoolleen kun teessee kolfaa kan jiranidha. akkasumas tokko tokkoon isaanii qodaa nyaata ittiin nyaatan qofa qofaatti qabu.

Magaalaan bakka hawaasni hedduminaa fi rukkinaan keessa jiraatu yoo ta'u, mootummaanis achumatti waantota tajaajila bu'uura hawaasaa ta'an mara bifa salphaa ta'een achumatti kan dhiheessuufidha. Magaalli bakka jireenya ilma namaatiif mijattuu taatedha.

Mana kuusaa wantoota gara garaa yookaan dunkaana argaa jirra. Dunkaana kana keessatti ammoo bunatu argama . Bunni kunis buna sadarkaa isaa eeggate kan qulqullina adda ta'e qabudha. Innis meeshaa keessatti aragama.

Fakii kana irratti kan mul'atu gamoo ministeera barnootaa Itoophiyaa fi namoota karaa irra imalaa jiran heedhuu kan ta'anidha. Ministeerri barnootaa kun nama Pirofooser Biraanuu Naggaa jedhamuun kan hooganamu yoo ta'u yeroo ammaa kana biyyittii keessatti gahee guddaa taphachaa kan jirudha.

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa konkolaataa mana feetu kan maqaan isaa taaksii jedhamuu fi halluun isaa cuquliisaa fi gara gubbaatti adii taatedha. Kunis nama keessatti guuttatee gubbaatti immoo mi'a dabalatee re'oota fee'ee jira.

Dubartoonni gurguddoon lama waliin ta'anii buna danfisaa jiru. Isaan keessaa takka sinii bunaa duuba teessee buna yemmuu akooftuu tan biroo immoo meeshaa buna itti tuman qabattee dhaabachaa jirti. Muraan daabboo fuulduratti ni argama.

Kopheen wantoota bu'uura jireenya dhala namaa keessaa isa tokkodha. Kopheen wanta dhalli namaa miilla isaatti godhatee deemudha. Kunis miidhagani yookiin bareedina keenyaf kan ooluufi miilla keenya gufuu adda addaa irraa ittisuuf gargaara.

Bakka kanatti, dhugaatii bunaatu danfifamee finjaala keessatti buufamaa jira. Bunni kun kan danfifamaa jiru dippiloomaatonni biyyoota Afriikaa lama Itoophiyaa fi Morokoo akka dhuganiifi dha. Bunni danfifamaa jiru kun, akka aadaa Itoophiyaatti danfifamaa jira.

Aangawni mootummaa kun, maqaan ishee aadde adaanach Abeebee jedhamtee waamamti. Aaddee Adaanach Abeebee kantiibaa bulchiinsa magaalaa finfinnee yoo taatu, magaalaan finfinnee magaalota lama akka lafa mootummaa federaalatti lakkaawwaman keessaa ishee tokko dha.

Gamoo baay'ee hojjaan isaa dheeraa tahe argaa jirra. Gamoon kun abbaa darbii sagalii kan taheedha. Gamoon kun bakka jiruuf jireenya dhala namaa kan taheedha. Akkasumallee keessatti daldala daldaluun madda galii kan argamsiisu tahu ni dandaha.

Kun gosa nyaataa akka nyaatamuuf qophaa'ee dhihaatee jiruudha. Nyaatni kun foon waadamaadha. Foonni kunis meeshaa abidda qabu xiqqaa irratti naqamee dhihaatee jira. Saanii irra buddeen maramaafi miximixa, akkasumas albee foon muruuf gargaarutu jira.

kun, daa'imman umuriin xiqqoo mana baruumsaa keessatti barachaa jiraniidha. Daa'imman kun, uffata wal fakkaataa haalluu keelloo qabu uffatanii kan jiran yoo ta'u, kolfaa fi gammadanii suura ka'aa jiru. Daa'imman kun aardii yokin biyya kam keessatti argamu?

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa meeshaalee waraanaa kanneen sibiilaa fi mukarraa hojjatamedha. Meeshaan waraanaa kunis qawwee an jedhamuu fi fuuldurri isaa qal'aa kan qara ofirraa qabudha. Qawween kunis qabannoo qaba.

Suuraa kanarratti kan argamu drgagggoota walitti qabamiudhaan akkasumaas illee uffaanna aadaa uffatanii sirba shubbisaa yookaan immoo sirbaa jiraan yommuu ta'u hallii shubbisa isaanii akkasumas illee uffannan isaan uffatanii jiraan seena fi dhuudhaa uummata naannoo sana ni ibsa.

Andu'aalem Gosaan Artistii Oromoo sirbaan beekamudha. Artistiin kun sagalee miidhagaa kan qabu, sirboota jaalalaa nama sirbuun beekamudha. Uffata wal fakkaataa irraa fi jalaan uffatee beeka. Andu'aalem nama gaa'ela dhaabbatee jirudhaa?

Dubartoonni aadaa fi barsiifata naannoo isaanii kabajuuf uffata aadaa hawaasa isaanii uffatu. Kunis nageenya saba sanaa fi gammachuu isaaniif baay'ee murteessaadha. Dubartoonni kunneen uffata aadaa faaya wal fakkaataan miidhagfamee jiru uffataniiru.

Iddoo kanatti namoota hedduutu walitti naanna'anii taa'aa jiran argaa jirra. namoota kan keessaa namni tokko qofa isaa keessaa bahee dhaabbatee waan tahee itti argarsiisaa kan jiruudha. namoonni kun taphatoodha. taphattoonni kun hundi isaanii walitti naannaanii taa'aa jiru.

Oromiyaan akkuma baldhina lafaan guddoo taate, isheenis aadaa sirbaa, aadaa uffannaa, fi aadaa shubbisaa addaa addaa irra faayamtee ijaaramte. Aadaan sirbaa Kun, kan godina wallaggaa yemmuu ta'u, isaanis uffannaa aadaa isaaniin miidhaganiitu sirbaa jiru.

Daa'immanii fi maatii isaanii kan nyaata bakka tokkotti soorachaa jiran. Meeshaaleen tajaajila mana keessaas mana keessatti walitti qabamanii jiru. Jaalallii fi tokkummaan abbaan warraa fi haati manaa waliifi daa'imman isaaniif qaban jireenya maatii sanaa kan daran kan miidhagsudha.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa ijoollee hedduu kanneen toora lamaa kan kallattii tokkotti garagalanii taa'aa jiran isaanis kan taphataa jiranidha. Ijoolleen kunis kaan ol kaan gadii akkasumas toko tokko immoo bitaa fi mirga ilaalaa jiru.

Bishaan qodaa itti warshaa keessa ba'uun lama ta'e wal cina kan jiru kan nutti agarsiisuudha. Akkuma kanallee bishan dhuguun faayida hedduu dhala namaaf kan kennu fi faayyumma namatiifille baay'ee barbaachiisa kan ta'edha.

Farda yaabbachuun akka qaba. Itti hinbeekan taanaan irraa kufanii farda yaabbatanii bahan harkisanii galu. Ofeeggannoo guddaan hintaasifamne taanaan caba lafee irra darbee hanga du'a lubbuuttiyyuu nama gahuu danda'a. Kanaafuu itoo hingulufsiisin dura shaakalliin barbaachisaadha. Faayidaan Farda gulufsiisuu irraa argamu maalidha?

Akka biyya keenyaatti yeroo gaddaa wayyaa gurraachaafi gaabii uffachuun baramaadha. Kanaaf waanti akkasii aadaa ta'ee waanta jiruuf yeroo kamuu yeroo namni aantiin jalaa du'e uffata kana irratti argama. Kana gochuu namni dhiise hawaasa biratti ilaalcha gaarii hinqabaatu.

Iddoo kanatti namoota hedduu argaa jirra. Namoonni kun taa'aanii waltajjii hirmaachaa kan jiranidha. Namoonni kun waltajjii kan hirmaachaa jiran islaayidiidhaan. Namoonni baay'inaan waltajjii kana hirmaachaa kan jiranidha. Iddoo namoonni kun islaayidii kanaan waltajjii kana hirmaachaa jiran wantoota addaa addaatu jira.

Fakkii kana irratti kan argamu taphatoota kubbaa miillaa kubbaa miillaa kilba baankii daldala Itoophiyaa yammuu ta'an isaanis yeroo miseensotaa fi taphattoota isaanii waliin suuraa ka'aa jiran fakkii agarsiisu yookiin mul'isuu dha.

Yeroo ammaa kana xiyyeeffannaa mootummaan dhimma qonnaa irratti kennee hojjechaa jiruun waanti baay'een baadiyyaa keessatti jijjiiramuu danda'eera. Keessumaa dhimma jallisii irratti karoora gannaa bona oomishuu jedhuun bo'oowwan bishaanii guddaatu hojjetamaa jira.

Namoonni uffata aadaa Oromoo adii uffatanii sirba shawaa sirbas jiru . Isasnis irraa jala uffata adii fi bakka bakkaatti kan diimaa ofirraa qabu uffatanii ragadaa jiru. Hundi isaanituu kophee gurraacha keewwatanii jiru.

Meeshaalee mana keessaa gosa adda addaatu argamaa jira. Meeshaaleen kunneen kan akka masoobii guddaa fi xiqqaa, gundoo halluu adda addaa qabuu fi meeshaalee kanneen akka teephaa fa'aadha. Meeshaaleen kunneen halluu gosa adda addaa qabu.

Ijoollee mana amantii keessatti qabanii guddisuun gahee maatii waanta ta'eef maatiin hunduu kana irratti xiyyeeffatee hojjechuu qaba. Kanaaf yeroo kamuu ijoolleen jireenya afuuraa keessatti akka guddataniif gorfamuu qabu. Kana malees waanti akkasii amala gaarii akka horatan taasisuus ni danda'a.

Namoonni as irratti arginu kun, namoota hojii fi tajaajila akka kamii irratti hirmaataniidha? Namoonni kun, maqaan isaanii fi gaheen isaanii maali? Namoonni kun, harka isaanii ol qabanii maal raawwachaa jiru? Bakki kun hoo ,eessadha?

Fakkii kana irratti kan argamu gurmuu yookiin gamtaa ijoollee waliin ta'uun fooxaa uffatanii suuraa ka'aa jiran yammuu ta'u; isaannis lakkóofsaan hedduu kan ta'anii fi walitti baayyee siqanii suuraa ka'aa kan jiranii dha.

Dhaabbata humna ibsa yemmu ta'u yeroo baay'ee akka asxaa dhabbata humna ibsa kan ibsudha. Akkasumallee yeroo baay'ee bakki argama fakki kana dhaabbata mana ibsarradha. Faayidaan inni kennu immoo madda galiif akkasumas ifa dhala namaf kennudhafidha.

Nyaatni kun gosoota nyaataa keessaa isa tokko yoo ta'u maqaan isaa foon kan jedhamudha. Foon maddi isaa beelladoota manaa hunda osoo hin taane muraasa irraa kan argamudha. Foon nyaata filatamaadha.

Meeshaalee faayaa jechuun, meeshaalee miidhaginaa yookaan bareedinaa namoonni hojjetanii mana jireenyaa isaanii keessatti itti fayyadaman yookaan immoo gabaaf bifa gurgurtaa fi bittaan kan dhiheessanidha. Meeshaaleen faayaa kunneen halluuwwan babbareedoon faayamaniitu jiru.

Bishaan biirii kan naannoon baadiyyaa yookaan naannoo fagoo bishaan hin jirretti uummata naannoo tokkootiif kan baafamudha. Kunis bishaan lafa keessaa qotuudhaan fageenya guddaa irraa kan baafamudha. Bishaan boollaa naannoo tokko jiraachuusaa akkamiin beekna?

Ilmi namaa addunyaa kana irratti akkuma yaadaa fi bifaan gurraachaa fi adii jedhee wal qoodu, aadaa uffannaa fi haala jireenyaa mataa isaa kan qabudha. Isaan hundi isaanii miidhagina keenya dabaluuf gargaaru.

Meeshaaleen kunneen meeshaalee ispoortii dha. Meeshaaleen ispoortii kunneen kubbaa kaachoo fi kophee kubbaa kaachoo ittiin taphachuuf barbaachisuu dha. Kubbaan kaachoo kun haalluu burtukaanaa kan qab yoo ta'u, kopheen kubbaa kaachoo ittiin taphatan kun haalluu gurraacha qaba.

Gamoon kun gamoo baay'ee dheeraa darbii hedduu qabuu fi guddaa magaalaa guddoo biyya Itoophiyaa magaalaa Finfinnee keessatti argamu yoo ta'u, toora kanatti daandiin baaburaa fi istaadiyamiin yokin dirreen tapha kubbaa miilaa ni jira.

Kun bakka addaa kabaja guyyaa dhalootaatiif qopheeffamee jiruudha. Bakki kun afuuffeewwan bifa adii, daalacha, akkasumas bifa warqee qabuun kan miidhagfamee jiruudha. Gidduu bakka kanaatti barreeffamni afaan Ingiliziitiin 'Happy Birthday' jedhu maxxanfamee jira.

Haroo boora'aan hurufa irratti diriiree jira. Handaara haroo irratti meexxiin gurguddoo fi dulloomaan tarree galee dhaabbatee jira. Handaara haroon achitti bosonni yabbataan ni jira. Namoonni qarqara haroo irratti dukkaanni bu'ee jira.

Gosa tapha ammayyaa tahee yeroo hammaa baayinaan taphatamaa jira. Maqaan isaa 'Puulii' kan jedhamu tahee baayinaan magaalaa keessatti taphatama. Kanneen argaman kun dhagaa sagal kan taphaaf qophaa'aanii jiraniidha. Walii galatti dhagaa meeqaan taphatamaa?

Inni suuraa irratti argamu kun perezedaanti ameerikaa kan ta'e donald tirump jedhama. Donald tirump perezedaantii ameerikaa ta'uudhaan marsaa lammaffa bulchaa kan jiru yoo ta'u bifti isaa diimaa fi rifeensi isaa luuccaadha.

Suuraa kanarra kan argaa jirru kun meeshaa ittiin diroonii to'annu kan halluun isaa gurraacha ta'ee fi namni tokko harka isaatti qabatee jiruu fi bakka tuttuqanii ittiin diroonii to'atan qabudha. Fuulduraan immoo diroonii balaliitu argaa jirra.

Nama Uffata seeraa raayyaan ittisa biyyaa uffatu uffatee jiruudha. namni Kuni ija isaatti golgaa ijaa adii ta'e keewwatee taa'aa jira. alaabaan biyya itoophiyaa cinaa isaatti fannifamee Jira. namni Kuni nama man hojii raayyaa ittisa biyyaa keessa hojjatuudha.

Namoonni kunneen lamaan uffata aadaa ummata Itiyoophiyaa uffatanii dhaabbatanii kan jiran yoo ta'u iddoon isaan jiran baayyee kan bareedudha. Uffanni aadaa isheen uffatte halluu akka adii, keelloo fi kanneen biroo of keessaa qaba.

Suuraa kana irratti kan agarru bulchiinsa magaalaa finfinnee maqaan ishee Adaanech Abeebee jedhamtu duuba ishee alaabaan Itiyoophiyaa jiruu fi nama lammii Israa'eel alaabaan Israa'eel duuba isaa jiru wal cinaa ta'aanii jiranidha.

Isaan kun meeshaaleefi namoota mana jireenyaa tokko keessa jiraataniidha. Daa'imni tokko meeshaa ittiin taphattu yaabbattee, lafatti immoo hargoggee ilaaltee wajjin taphachaa jirti. Intalli tokko immoo karaa foddaatiin laap-tooppii irraa qo'achaa jirti.

Siyaasa jechuun muuxannoo yookaan nama beekumsa siyaasaa gonfateen kan gaggeeffamu yoo ta'u, akka biyya keenyaatti yeroo hedduu abbootiin siyaasaa yeroo isaan hidhamanii fi yeroo isaan itti reebaman argina. Kun immoo rakkoo bilchina siyaasaa dhabuu argisiisa.

mana kuusaa wantootaa yookaan meeshaalee argaa kan jirrudha. meeshaaleen nuti mana kuusaa kana keessatti argaa jirru kun meeshaalee kanneen akka dibata rifeensaafi dibata fuulaa yookaan qaamaa fa'adha. qorichoonni gara garaallee ni argamu.